Ibari gwinyiso remene ana mai anenge ane anaechidiki anokurudzirwa kuramba echiendesa anaawo kuzvibhedheya kuti aonekwe achibairwa jekisera rinoita kuti agare aneutano hwakahlamburuka.

Zviro kwaazvo ibayiri gwinyiso yemene zvirwere zvakawanda nehosha dzinobata anhu zvinoende kunorapwa muzvibhedhleya kwekutu munopiwe mutombo inokonzeresa kuti hosha idzi dzipere pasina mibhedhleya andu anoshupika ngokurwara.

Pamweni pacho zvirokwazvo muzvibhedhlera umu zvirwere zvinorapwamo zvinokuridzira kuti madhokoteya apfeke hembe dzinova chengetedza kuti asabatira hosha idzona.

Kukaite hosha inobuda zvinomukurumbira zvirokwazvo madhogodheya anokurudzirwe kupfeka mbahla dzinenge dzakaachengetedza. Kuti paanoende korapa antu haazobatirivo hosha idzodzo.

Ibari ngwinyiso yemene muzvibhedhleya umu madhogodheya anokurudzirwa maningi kupfeke mbasha dzinodzivirira mwiri dzavo. Zvirokwazvo ngenyaya yekuti zvimweni hosha dzanorapa ihosha dzinokona kutapukira kuenda paari .

Madhokodheya anokurudzirwa kupfeka hembe dzinodzirira hosha dzakasiyana siyana nenyaya yekuti zviri kwazvo dzimweni hosha dzavanorapa ihosha dzwkuti dzinokone kutapukira kuenda paari oshatirwa azotadza kutoita zviro zveupenyu hwawo ndaramo yawo yobva yashata.

Zviro kwazvo ibari gwinyiso remene madhokodheya anobada kurudziro yekupfeka mbahla dzinoachengetedza nekuti dzimweni hosha dzaanorapa ihosha dzakaomarara vanokona kutorwara zvakaomarara.

Zviro kwazvo ibaarigwinyiso remene dzimweni hosha dzinosangana neantu ihosha dzekuti dzinonga dzakaomarara asi ukaenda kuzvibhehleya unosvika kobairwa majekisera kana kupuwa mapilizi kuti zviro zviite zvakanaka.

Pakaite hosha inenge yeifamba madhokodheya anokurudzirwa kuti apfeke mbahla dzinodziirira mwiri dzao zviro kwazvo ngenyaya yekuti anokona kuzotobatirao hoshayo akatadza kuzotoshanda nesu zvakanaka orwarao.

Hosha dziriyo mazuwa ano zviro kwazvo ihosha dzakaomarara maningi. Dzakasimbarara zvekuti madhokodheya kuti asatopotapudzirwa hoshadzo anofana kupfeke mbasha dzinoadziirira.

Mwaizviziya ere amunawee kuti madhokodheya, kuti azokwanise kuone kuti tinenge tine hosha dzei, anofana kupfeke mbasha dzakaadziirire, nyama dzavo kuti ndaramo yavo inge iri yakanakawo kuti asazobatirire, hosha dzatinenge teienda nadzo kuzvi......

Hosha dzinobata vantu ihosha dzimweni dzinenge dzakaomarara zvekuti unofana kutoenda kuchibhedhleya kuti wovhenekwa kuti zvionekwe kuti unenge unehosha yakadini. Michina yemuzvibhedhlera ndoo dzinobetsera madhokoteya kuvheneka kuona kuti zvinenge zvakadini.

Zviro kwazvo ana echidoko anobatwa ngehosha dzakasiyana ngenyaya yekuti mwiri dzawo dzinenge dzisati dzanyasa kugwinya asi zviro kwazvo zvakakosha kuti arambe achiendeswa kuzvibhehleya kuti apuwe mutombo inoita kuti ange ariana akagwinya.

Madhogodheya anoshanda muzvibhedhlera kazhinji kacho anokurudzirwe kunyanye kunyanye kupfeka mbatya dzakachengetedzeka, kuita kuti achengetedzeke kubva kuzvirwere zvakasiyana-siyana zvingava zvinenge zveishungurudza antu muntaraunda.

Zvirokwazvo ibari gwinyiso yemene zvimweni zvirwere zvinobatoponeswa nekubairwa majekisera ega ega. Rimweni zuwa ndakambashingisa hope ndabaita kufafaidzirwa jekisera mungazi mwangu ndochobazwa kurwadza kwerinoita.

Ibarigwinyiso yemene zvinotokurudzirwa kuende kuzvibhedhlera kakurutu kazhinji kacho ana echidoko anopuve mutombo pachena mahara. Ngenyaya yekuti anochengetedzwa ngenyaya yekuti ndivo anonyanya abatwa ngehosha achiri ana adoko.

Ibaari gwinyiso yemene anambuya edu eutano anotohambe mumbatso nemumandaraunda echikurudzira antu kuti ashandise zviro zvokurye chikafu zvinenge zvakachena ngenyaya yekuti zvakakosha kuti anhu asabatire hosha ende hosha dzakawanda dzinobva pakurye chikafu chinenge chisina kuche...

Ibari gwinyiso yemene pamweni pacho kuti ndaramo yeanhu izwe zvakanaka zvinoda kugara mweishandisa zviro zvakachena mvura yakachena pamweni pacho madhokodheya anotopa anhu mitombo yekuisa mumvura kuto zvinhu zviite zvakanaka .

Ibari gwinyiso remene Kuti vantu vashandise zviro zvakachengetedza nekuchengetedza hutano hwavo kwakakosha maningi mvura yakachena inokurudzirwa maningi zvekuti madhokodheya anoyombohamba mumandaraunda achipa antu mitombo yekuisa mumvura kuti mvura ishandiswe yakachena.

Ibairi ngwinyiso yemene madhokoteya pamweni pacho anotombo famba mundaraunda medu eipa antu mutombo inoite kuti antu anzwe zvakanaka nenyaya yekuti pasina mitombo iyi antu ano shupika nekunzwa zvisina kunaka.

Ibaari gwinyiso yemene, ana echidoko anopuwe mitombo kuzvibhedhleya pachena, zvinowa zviri zviro zvakanaka ngenyaya yekuti, ana echidoko ndiwo atungamiriri neagari emunyika mwedu mangwani, zvinowa zvinoita kuti abatikirwe nekuchenhetedzwa ngeakuru enyika.

Ibairi gwinyiso yemene kuti ndaramo dze anhu dziite ndaramo dzakanaka mu zvibhedhleya umu madhokodheya ano kurudzirwe kuti abatsirane ne anhu anenge ari mu zvibhedhleya nemu mandaraunda pamweni pacho achi apa ruzivo nekuva batsira kuti aone mitombo unoita kuti zviro zvawo zviite zvakanaka.

Kushandisa mvura inenge yakachena zvingaita inga zviro zvenhando maningi kunyange kubaari kusuka mbahla kana kusuka ndiro asi zviro zvakakosha maningi ngenyaya yekuti chiro chese chinode kushandisirwe chiro chakachena.

Madhokodheya anotombohamba mumhatso dzeanhu eipa anhu mitombo dzekuisa mumvura yekumwa kuti anhu amwee mvura. yakachena ngenyaya yekuti zvirwere zvakawanda maningi zvinohambire mumvura.

Ibaari gwinyiso emene zviro kwazvo pamweni pacho madhokodheya anotombooenda koita musangano achidzidzisana nekuona kuti angabatsirikana sei kubatsira kurape hosha dzinenge dzeibuda zvinenge zvirozvo zvakanangana nekuti anenge eibatsirana kufu.

Ibaari gwinyiso yemene mitombo pamweni pacho nyika inotoita kuti mitombo ioneke mahara pasina muripo. Ngenyaya yekuti ana echidoodori anenge echida mitombo yekuti akure ari ana akagwinya, kwete kuti akure akaita kunge ndonda.

Ibari gwinyiso yemene, madhokodheya nana mbuya utano anotomboite imweni nguwa yanohamba muntaraunda mwedu achidzidzisa antu nehosha dzakasiyana-siyana dzinobata ana achidzidziswa kuti angadzivirira sei kuti asabatwa ngehosha idzi.

Ribaari gwinyiso remene zvinode kudetsera antu anorwara ngendxondo ngenyaya yekuti amweni acho anenge eitorwara asi asingazii kuti arikurwara ngenyaya yekuti chirwere chinenge chanyanya kubata maningi. Zvakakosha kuvabatikira kuti vasasangane nezvakashata mundaramo dzavo.

Zvibhedhleya nezvimbo dzinochengetwe antu anorwara ndxondo inzvimbo dzakakosha maningi ngenyaya yekuti muzvibhedhleya umu anenge eitoabatsira eitoarapa kuti azwe zvakanaka. Mumbatso mwaanochengetwahe anenge eibatikirwa kuti asazvikuwadza.

Arwere ano rwara ne ndxondo arwere anoda kubatikira maningi nenyaya yekuti pamweni pacho ano shungurwudzirqaa zvaka omarara zvinova zvino batsira kuti pavanenge ashungurudzike ne ndxondo anochengetwe kumbatso ino chengetwe vantu vano rwara ne ndxondo.

Zviro kwazvo chirwere che ndxondo chirwere chaka oma maningi ngenya yekuti chirwere chinoita kuti munhu asazwe zvakanaka pa mwiri wake nemu ndxondo zviro kwazvo zvinoreva kuti anhu ano rwara zvirwere zve ndxondo anofana ku chengetedzetwa maningi.

Zviro kwazvo anhu anorwara ngechirwere chendxondo Anotode kutobatikirwa ngenyaya yekuti atori vanhu nga isusu asi chinozongosiyana ngechekuti anenge asikazwi zvakanaka ndaramo yawo inenge yeiashungurudza.

Zvirokwazvo, ibari gwinyiso yemene, pasi rese anhu anotombopembera zuwa reanhu anorwara nendxondo, zvinowa zviri zviro zvakanaka maningi, ngenyaya yekuti Pamweni pacho uchirwara nendxondo ukazwe kuti vanhu vari kukubatikira, Zvinoita zviro zviri nani.

Ibari gwinyiso yemene amuna voye, kuzvibhedhleya uko kwatiri kuenda ana adoko anonyanya kubatikirwa maningi ngenyaya yekuti ndivo atungamiri amangwana. Zvinoite kuti paanenge ari kuzvibhedhleya anobatikirwe kuti ndaramo yavo igare yakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene, kuzvibhedhleya kutoriwo nenzvimbo dzekuti anhu, anogare pashi achimirire kuti aonekwe kuchizvivhenekwe hosha dzavo. Ende izvi zviro zvakakosha maningi, ngenyaya yekuti amweni anenga asitorina nesimba rekuti akwanise kuramba akamira.

Ibari gwinyiso yemene. Muzvibhehleya umu mwakanaka maningi ngenyaya yekuti ndomunodetserwa anhu kana ane zvinoashungurudza asi munoda kuendahe mune ruzivo ngenyaya yekuti pamweni pacho unotorashika uri muchibhehleya ngenyaya yekuti inzvimbo yakabakura maningi yekuti unokona kutorasika usingazii kuti wakuendepi.

Muzvibhedhleya zvirokwazvo tiri kupuwe mutombo unokosha maningi nenyaya yekuti ndaramo dzedu adzingamboti chengetedzi dzega pasina zvibhedhleya zvinotode rubatsiro rwemuzvi bhedhleya kuti ndaramo dzedu dzirambe dzeizwe zvakanaka.

Ibayiri gwinyisi yemene muzvibhedhleya umo yakakosha maningi nenyaya yekuti ashandi emunzvimbo zviya nemadhokoteya anobatikira ndaramo yewanhu nehupenyu hwevanhu nenyaya yekuti ndizvo zvaakadzidza ende ndizvo zvavanoita kuti zviro zviende mberi.

Chibhedhleya chakakosha maningi mundaramo yeantu ngenyaya yekuti ndiko kwatinowana rubatsiro rwakanyanya maningi kana tisingazwi zvakanaka kana hosha yatibata tinoende kuzvibhedhleya kopuwe rubatsiro.

Zvi bhedhleya zvaka koshera ntaramo dzedu nenyaya yekuti kuzvi bhedhleya uku zviro kwazvo ndo kwatino batsirwa kana teisazwa zvakanaka mu nyama dzedu ndo kunoite kuti ndaramo dzedu dziite ndaramo dzakanaka kanatabatwa....

Ibaari gwinyiso remene muzvibhehleya umo munorapwa zvirwere zvakasiyana siyana dzimweni hosha dzinorapwa umu muzvibhehleya umu dzinenge dzakaomarara madhokodheya anofaniys kupfekwa mbasha dzino achengetedza.

Kuzvibhedheya kunzvimbo yakapfuma ngeruzivi ngenyaya yekuti akungoshandiswi kurapa anhu basi asi pamweni pacho kunotoshanda kudzidzisa anhu kuti utano unge makachena unoita sei zvinova zviri zviro zvakanaka maningi.

Zvirokwazvo ibaari gwinyiso yemene, muzvibhedhlera umwu ndomunoite kuti anhu akazwe kuti andisi kuzwe zvakanaka pandaramo yangu anoenda kobatsirwa, kotariswa kuti hosha dzinenge dzeiashungurudza ihosha dzakaitei.

Zvibhedhleya inzvimbo dzakanaka maningi zvirokwazvo ngenyaya yekuti ndokwatinobatsirwa kana tisingazwi zvakanaka. Asi kuti tibatsirwe pamweni pacho panoda uiziya kwekuenda ngenyaya yekuti munenge mune zvikwangwani zvakasiyana-siyana.

Zvibhedhleya zvakanakira pakuti unotoendeyo une hosha votaurwa kuti hosha yako ihosha ipi .Kuzvibhedhleya ukashaye mitombo unitotaurirwe kuti enda otenge mutombo muzvitora inotengese mitombo kuti muviri vako uite zvakanaka .

Kuzvibhezhera nenzvimbo dzinorapwa anhu zvirwere zvinenge zveiashungurudza, inzvimbo dzakakosha maningi pandaramo yeanhu emunharaunda, ngenyaya yekuti pasina nzvimbo idzona, anhu aambozwi zvakanaka. Anoswere eishungurudzika maningi.

Zvirokwazvo ibaari gwinyiso yemene , muzvibhedhlera munorapwa anhu mwakabaakosha maningi, ngenyaya yekuti aungamborapwi hosha dzako uri kumhatso, asi zvinoda uri kuoneka ngemadhokodheya ,uri muchibhedhleya, kuitira kuti zviite zviro zvinofamba zvakanaka.

Kuzvibhedhlera kwatinoenda uku hunotoda antu akatofunfswo nenyaya yekuti kunenge kune zvingeangwari zvinenge zveiratidza kuti zveirwara chakati unoenda pakati unoita kuti antu asangana panzvimbo.

Zvirokwazvo ibari gwinyiso yomene chikonzero chekuti muzvibhedhlera munenge munenge nzvimbo dzinorapirwa vantu zvakasiyana siyana kunobashanda zvikwangwani chinenge chechinengedza kuti ukasvika weide kurapwa ndxondo unoende kuendera kwendxondo, weida kurapwa musoro unoenda kunorapwa musoro.

Kuzvibhedhleya kwakabaakosha maningi. Rimweni zuwa ndakabaatoende kuchibhedhleya, ndakabaatotsveruka maningi ndakaadhana kakurutu. Ndakabaaende koorapwe chirwere chepabonde kuzvibhedhleya .Ndakanga ndarwadziwa maningi. Zvanga zvisingaiti anhu amuna.

Ibari gwinyiso remene kuti kuzvibhedhlera uko kobatorapwa zvemhando yepamusoro -soro nyangwe ukasvika weirwara nehosha yakaomarara zvakadii madhokodheya anomira-mira kuona kuti wazwa zvakanaka ere waenda kumhatso wapora ere.

Ibairi gwinyiso yemene kuzvibhedhlera kunobarapwe zvirwere zvakasiyana-siyana. Zvimweni zvirwere zvinorapwe kuzvibhedhlera madhogodheya anofana kutopfeka mbatya dzinoadziirira kuti asabatira zvimweni zvirwere zvevanorapa muzvibhedhlera umu.

Ibari gwinyiso yemene madhokodheya nanambuya utano anombohambe Achidzidzisa antu kuti anoshandisa sei mitombo yavanenga vapiwa kuzvibhedhleya izvi zvakanakaira pakutihama dzedu dziyani dzisikanyasi kukona kuerenga dzinobvepo dzaane ruziwo rwakakosha maningi.

Ibari gwinyiso yomene madhokodheya nearidzi ezvibhedhlera anobatodzidzisa antu kuti anohamba sei rimweni zuwa ndichada kutoitawo mare yekuti kuakise chibhedhlera chinobatsira anhu notuti anhu anoda kudetsera pakuru.

Ibairi gwinyiso ye mene madhokodheya nana mbuya utano pamweni pacho anotombo ende ko dzidziswa kuti awandudze fundo ku zvikoro zveku dera dera izvi zvino batsira kuti panouya hosha dzimweni anokwanise kukasike kudzi rapa ngekuti anenge ane ruzivo.

Zvirokwazvo ibari gwinyiso yemene, madhoKoteya anotofamba muntaraunda mwedu achiratidza anhu nekuareketere kuti aziye kuti kunenge kune hosha dzirikutenderera muntaraunda ega anofamba achireketera anhu kuti azvidzivirire.

Ibaari gwinyiso yemene, pamweni pacho madhokodheya anotoone kuti ,kuramba teitaurire anhu ,kana kuataurire muzvibhedhleya kunoshupa, anoise zvikwangani muntaraunda, zvinenge zveitaurire antu pamusoro pehosha dzinenge dzeishupha kuti zviro zviite zvakanaka.

Muzvibhedhleya izvimbo yakakoshera ndaramo yeantu maningi ngenyaya yekuti muzvibhedhlera umu ndoomunokwanisa kupuwa anhu rubatsiro rwakanyanyisa ngekutii munonge mune mitombo yakasiyanasiyana inorape hosha dzakasiyanasiyana.

Ibari gwinyiso yemene ashandi anoshanda muzvibhehleya anoshanda basa rakakosha maningi ngenyaya yekuti anenge akamirira kubatsira antu nekuaratidzira kwanenge achifana kuenda kana arasika ngekuti muzvibhehleya mune nzvimbo dzakakurisa maningi.

Ibari gwinyiso yemene, muzvibhedhleya mwacho munenge mutori nezvikwangani zvinoratidza anhu kwaanohamba achienda nekwaanenge achifana kuenda kana asvike pazvibhedhleya ngenyaya yekuti munenge mune nzvimbo dzakakura dzakawanda maningi.

Muzvibhedheya umwu mwakanakira kuti ndomwatoorapwa zvinenge zveitishungurudza asi kazhinji kazhinji kana mitombo yashaika tinotoende kotsvake mitombo kuzvitoro zvinotengeswe mitombo munharaunda mwedu.

Zvirokwazvo ibari gwinyiso yemene zvibhedhleya zvine zvikwangwani zvakasiyana siyana zvinengezvakaiswa mumarudzi akasiyana siyana kubatikira munthu weshe zvimweni zvikwangwani zvinenge zvine chirudzi cheChindau, chirudzi, chirudzi chechiShona nechirudzi cheChiyungu.

Muzvibhedhleya zvirokwazvo mune nzvimbo dzakasiyana siyana zvekuti ukasvika pazvibhedhleya unofanira kuerenge zvikwangwani kuti uziye kuti mwauri kuda kundorapwa nezvauri kuenda korapwa zvinoonekwe kunzvimbo iri yacho kuchibhedhleya.

Muzvibhedhleya ngenzvimbo dzinorapwe antu hosha dzayinenge anadzo mumwiri mawo, kunoshanda zvikwangwani zvinoratidze kuti weinzve chirwere chakati, unoyinde kwakati, weizve chirwere chinenge chakasiyana nechimweni unoyende kwakati.

Zviro kwazvo kuzvibhedhleya uko ibaari gwinyiso yemene unotoende kuchibhedhleya kana une chinenge cheikurwadza mungazi mwako ngenyaya yekuti kuzvibhedhleya ndoo kune mitombo inoita kuti muzwe zvakanaka kana usingazwi zvakanaka mungazi .

Muzvibhedhlera umu kuti munge muri munzvimbo dzakarongeka munotoshanda zvikwangwari zvinoratidze kuti kana weide korapwa chakati unoenda kunzvimbo yakati uchida kurapwa chakati unoenda kunzvimbo yakati zvinova zviri zviro zvinoita kuti pasaite kuunga keanhu anenge asingazwisisi zvinenge zveiitika.

Muzvibhedhleya munenge muine nzvimbo dzakasiyana siyana, panenge pakakura panenge pakawakiwa zvibhehleya zvekuti unofana kunenge weikona kuzwisisa kuona kuti pachikwangwani panenge pakanyorwa kuti uone kuenda kwaunenge weida koponeserwa uri.

Zvirokwazvo muzvibhehleya umu mwetinorapwa kana ndaramo yedu isingazwi zvakanaka tabatwa nehosha mune michina dzimweni dzinoshandiswa kuvheneke kuone kuti tine hosha dzakadini zvirokwazvo michina idzi dzakabakoshera ndaramo yedu .

Muzvibhehleya matinoenda umu chirokwazvo munobaitibatsira maningi ngenyaya yekuti pamweni tinosvika teitorwara zvekuti dai tainge takanonoka kuenda kuhurumbwende taikona kutofa asi zvinokoshera pakuti pamunosvika madhokotera anoshanda nemizvakanaka maningi.

Zvibhedhleya nekuno rapwe anhu inzvimbo dzaka kosha maningi mu ndaramo ne mundaraunda me anhu nenya yekuti ukazwe kuti ausi kuzwe zvakanaka ndokwega kwauno kwanise kuende kobatsirwa wei taurirwa kuzi chii chiri kushupa mu mwiri mwako.

Zvirokwazvo ibaari gwinyiso yemene, muzvibhedhleya umu madhokodheya ,anoshande neaanhu zvakanaka, achiaabatsira kuti asingazwi zvakanaka, paanotaura navo nekushanda navo, anotozwe zvakanaka ,nekutaura achiape mutombo kuti zviro zviite zvakanaka.

Kuzvibhedhlerya kwedu kuyani kunoenda vantu kana eirwara kwakanaka maningi. Asi pamweni pacho amweni antu anenge asingafungiri kuti anga poreswa kuzvibhedhleya zvinota kuti ashandi emuzvibhedhleya apinde muntaraunda arapire antu imona.

Muzvibhehleya umwu ngeya yekuti ndimwo munorapwa hosha dzakasiyana siyana pamweni pacho madhokodheya anokurudzirwa ngemutemo kuti vapfeke mbasha dzinovadzivirira ngenyaya yekuti dzimweni hosha dzavanorapa dzinokone kutapukira kuende kwavari.

Muzvibhehleya imu inzvimbo dzakanaka maningi ngenyaya zvimweni zvibhehleya zvine movha dzinotakure antu kana asingazwi zvakanaka. Dzimweni dzemovha idzi imovha dzakambasimba maningi ngekuti dzinombapinda pakaomarara kuti muntu anosvika kwaanenge achienda.

Zvibhehleya zvakakoshera ndaramo yeanhu emundaraunda ngenyaya kekuti mundaraunda mukashaika chibhehleya chinenge chiri padhuze anhu anorwadziwa ngehosha nekuhamba pakurutu kuenda kotsvaga kunege panezvibhehleya.

Zvirokwazvo ibaari gwinyiso yemene. Kuzvibhehleya kunobaatoitwa kuti antu vazwe zvakanaka, anenge ane hosha dzakasarira. Hosha idzi dzinorapwa zvikuru ngenyaya yekuti kuzvibhehleya kunee kune madhokodheya anenge akafunda kutorapa hosha dzakaita inga idzo.

Ibari gwinyiso yemene muzvibhedhleyaumu, dzimweni mhando dzemotokari dzinoshandiswemwo unoba watofunga kuti motokariidzi dzinoda kutoreketa ngekuti kamunakire kadzinenge dzakaita nekusimba kwadzinenge dzakaita zvinomba dakadza maningi.

Ibari gwinyiso yemene madhogodheya kamushandire kanoita muzvibhedhleya kushanda kwekuti ndaramo yedu inge iri ndaramo yakanaka. Anobashanda achitikbatikira kuti kana teirwara tinobazwa kudzirwa pamberi pavo.

Ibaari gwinyiso yemene kuti anhu akwanise kushanda zvakanaka nekuti akwanise kuenda kwaanenge achida kuenda muzvibhedhleya umu. Munoshandiswawo zvikwangwani zvinoratidza anhu nzvimbo dzaanenge eida kuenda, nekamuendere kaanokwanisa kuita kuti asvike kwaanenge achida kue..

Ibaari gwinyiso yemene, rimweni zuwa ndakatoenda kuchibhedhleya ndakaende koodhana ngendaa yekuti ndakati ndasvika kuchibhedhleya ndochobaiwa jikisera ndakabaashinya maningi ngekuthya kubaiwa jikisera zvakaita kuti ndidhane ngekuti pakange pane anhu aitonakirwa ngekudhana kwendakaita aona kuti ndaithya kubairwe jikisera.

Ibaari gwinyiso remene muzvibhedhleya umu munenge muine zvikwangwani zvinoratidza kuti uchida kuenda kwakati uri mukati mwezvibhendleya nekweunoenda zvinobatsira kuti unge uchikonazve kuerenga kuti ukwanise kuhamba zvakanaka usarashika urimwo muzvibhedhleya.

Ibarigwinyiso yemene zvirokwazvo mitombo inoshandiswe kurapa zvirwere zvemungazi mwedu mitombo yakakosha maningi. Zvirokwazvo nekuti pasina mitomboyo mukati mengazi dzedu munoramba mune zvirwere zvakaoma.

Ibaari gwinyiso yemene anamai anenge aka zvitakura kana kuti anenge ane ana adoko ano kurudzirwa kuramba achienda neana awo kuchi bhedhlera. Ngenyaya yekuti ana aya ano toziikanwa kuti pamutemo wemunyika anorapwa zviripachena, mahara.

Michina yemuzvibhedhlera zviro kwazvo michina yakosha maningi imweni yemichina dzatinoona muzvibhedhlera umu dzinoshanda dzitori nemavhiri kuita kunge muchovha ngenyaya yekuti imwnei mishina aikwanisi kitakurika inoita zveku hambiswa.

Ibari gwinyiso yemene imweni muchina inoshandiswa muzvibhehlera ,muchina yakakosha maningi ngenyaya yekuti amweni edu amunawe tinenge tine mwiri dzakakura maningi zvekuti pamweni pacho kana tisingakoni kuhamba tinoiswa mumuchina dzinohamba ngemavhiri.

Michina yekuzvibhedhlera michina yakakosha maningi. Imweni yemichina iyi inoshandiswa kungwarira ndaramo yedu patinenge tisingazwi zvakanaka. Imweni yemichina idzi dzikutoshandiswa kutovheneke kuone kuti ndaramo dzedu dzinenge dzirikuita zvakanaka ere.

Michina inochandiswa muzvibhedhleya muchina yakakosha maningi ngenyaya yekuti muchina inenge ichigadzira kuziya cheya kuti ndaramo yedu inenge yakakosha zvakadini imweni yemuchina wo inonatarise kuone kuti ngazi yedu iri kurumba zvakadini mwiri we......

Ibare gwinyiso remene, muzvibhedleya umu munemichina dzekushandiswa kubatsira anhu kana ntaramo yavo isingazwi zvakanaka, dzimweni dzemichina idzi dzakabakosha maningi ngekuti dzinobatsira anhu kufema mweya kana asingakwanise kufema ngenyaya yezvipfuva.

Ibari gwinyiso yemene mimweni yemichina irikushandiswa muzvibhodhlera michina yakakosha maningi ngenyaya yekuti michina idzi dzimweni dzacho dzinobatsira madhokodheya kuvheneke ngazi yeanhu kuine kuti munonga mune hosha ere.

Ibari gwinyiso yemene imweni michina yatirikuona inoshandiswavo muzvibhedhleya umwo. Michina yakakosha maningi ngenyaya yekuti inoshanda kuvheneke kuona kuti ngazi dzedu dziri kuhamba zvakanaka ere. Zvinova zviri zviro zvakakosha maningi ngenyaya yekuti zviwere zvakawanda zvinohambira mungazi.

Ibairi ngwinyiso ye mene dzimweni muchina dzino shandiswa mu zvibhedhleya michina dzino shamisa maningi zvekuti dzimweni dze muchina idzi dzino shandiswa kuvheneke hosha dzinenge dziri mungazi mwedu ngekuti dzimweni dze muchina moyo we munhu unotokwana mukati me muchina uchito vheneka mwiri weshe.

Muchina inowanikwa muzvibhehlera muchina yakakosha maningi ngenyaya yekuti imweni yemuchina iyi inenge ichibatsira kuti afeme zvakanaka panenge asinga kwanisi kufema zvoro zvakakosha maningi mundaramo dzedu pamweni dzinoda kubatsirwa kuti tizwe zvakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene, zvirokwazvo imweni michina yatinoona muzvibhedhleya umo, yakakosha maningi ngenyaya yekuti kamushandisire yekanoita kakakoshere ndaramo dzedu ngekuti pamweni pacho ,michina idzi dzinobatsire madhokodheya kuti tikwanise kuzwe zvakanaka, paanenge asingakwanisi kutivheneka asikaoni mukati mwemwiri dzedu.

Ibaari gwinyiso yemene, imweni michina inoshandiswa muzvibhedhleya umu, ukaiona unofunge kuti zviro zvinotambiswa ngevana, asi itori michina ino yakakosha maningi ngenyaya yekuti zvayakagadzirirwa, inenge ichitoite, mishando yainenge yakagadzirirwa kuti ishande.

Michini dzinoshandiswa muzvibhedhlera michina dzakangwarira maningi ngekuti michina idzi dzinenge dzakagadzirirwa dzishande mukubatsire kurapa hosha inenge yakagadzirwa mishina idzona ende zviro zvinodakadza.

Michina dzinoshandiswa muzvibhedhlera, zvirokwazvo michina dzakanaka maningi ngenyaya yekuti dzakakoshera pakuti dzinobatsire madhogodheya vakwanise kuongorora kuone kuti anhu anenge achishupika ngezvirwere zvakadini. Mukuvheneka kwadzo kunobatsira madhogodheya kuti ape anhu mitombo inoenderana nehosha dzaanenge anadzo.

Michina dzinoshandiswa muchibhedhlera ngemadhogodheya, michina dzakanaka maningi, ngenyaya uekuti dzimweni dzemichina idzi, dzinoshandiswe kuvheneke ngazi yedu kuone kuti inenge ine hosha here kana kuti haina.

Michina yemuzvibhedhleya zvirokwazvo michina yakakosha maningi ngenyaya yekuti michina iyei inobatsira madhogodheya kuvheneka antu kane asingazwi zvakanaka. Zvinova zviro zvakanaka maningi ngenyaya yekuti pamweni madhogodheya akwanise kuona kuti muntu anonga eishungurudzikana ngenyi.

Michina inoshandiswa muzvibhedhleya zvikwazvo michina yakakosha maningi ngenyaya yekuti pamweni pacho zvisikakoneki ngemadhokodheya edu ndoozvinoitwa nemichina zvakafanana nemuchina unoisire munthu mweya kana asikachakwanisi kufema ega.

Michina inoshandiswa muzvibhedhleya michina yakakosha maningi ngenyaya yekuti michina iyi ndooinovheka kuone kuti ngazi yedu nemwiiri dzedu dzinenge dzine hosha here kana kuti dzinenge dzisina.

Michina yemuzvibhehleya michina yakakosha maningi. Imwe yemichina idzi yandakamboshandisirwa ndaenda kuzvibhedhleya wainga muchina wekuona kuti ngazi irikurumba zvakadini. Muchinda uyu muchina wakabangwarira.

Yemuzvibhedhlera michina yakakosha maningi ngenyaya yekuti imweni yemuchina iyi inoshandiswa kuvheneka ngazi redu zvinova zviro zvakanaka zvoreva kuti pamweni pacho madhokodheya atoshandi basa anoshanda nemichina idzona.

Michina dzinoshandiswa muchibhedhlera, michina dzakangwarira maningi zvekuti rimweni remazuva ndichada kutomboendawo kuchibhedhlera koona madhogodheya kuti anditaurirewo mazita, edzimweni michina ngekuti dzimweni michina kungoti iwe, usingaziyi kuti michina dzakadii.

Michina dzemuzvibhehleya, michina dzakangwirira maningi ngenyaya yekuti dzimweni dzemichina idzi dzimweni dzinotoshanda dzega zvekuti dzinonga dzisingadi dhogodheya, dzinongoratidzwa zvekuita dzotoita mushando zvinova zviri zviro zvakanaka maningi.

Michina dzinoshandisa muzvibhedlera, zvirokwazvo michina idzi dzakakoshera antu ngendaramo dzavo maningi ngenyaya yekuti muchina dzinovheneka kuona kuti anhu anenge achirwara nehosha dzakadini.

Michina dzechizvino zvino zvirokwazvo michina yakakosha maningi inoshandiswa muzvibhedhlera ngenyaya yekuti pasina mishina iyi madhokodheya anoshupika maningi kuziya kuti muntu ungashupika ngehosha yakadii.

Michina dzemuzvibhedlee michina dzakakosha maningi mundaramo dzeanhuinyaya yekuti dzimweni dzemuchini idzi dzinoshandisa dzinoshandiswa ngema dhokodheya kuvheneke kuone kuti ngazi dzeani dzinorumbe zvakanaka.

Kune michina dzinoshandiswa muzvibhedhleya, michina dzakanaka maningi. Imweni yemichina iyi inotovheneke mukati mwemwiri dzedu, musina kumbovhurwa ngenyaya yekuti, inenge yeitoona zvinenge zviri mukati, zvinova zviro zvakakosha maningi.

Zviro kwazvo imweni michina yetinoona muzvibhedhleya mwetino enda umwu, muchina yaka koshera ndaramo dzeanhu nenyaya yekuti ndiyo michina ino shandiswa kuvheneke kuona kuti ngazi dzaanhu dzaka simba zvakadini.

Michina dzinoshandiswa muzvibhedhleya michina dzakafunda dzakagwarira maningi. Ngenyaya yekuti chinonga dzakatogadzirwavo ngeantu anenge akafunda akabva kuzvibhedhleya achienda kovedzera fundo kuti adzoke akunyase kuziya.

Muchina yemuzvibhedhleya michina yakakosha maningi. Zvirokwazvo imweni yemuchina iyi yakakura maningi zvekuti inobatokwane munhu ega. Zvekuti ukasvika pamuchini iyona iyo unobaavhunduka maningi weida kuvhenekwa ndiyo

Michina dzino shandiswa mu zvibhedhlera michina dzakanaka maningi zviro kwazvo dzimweni dze michina idzi dzinoshandiswa ku vheneke ropa re anhu zvinoita kuti madhokoteya aone kuti ngazi iyi inenge isina hosha ere.

Muchina inoshandiswa muzvibhedhlera muchina wakakosha maningi Ngenyaya yekuti imweni yemuchina imweni pamweni pacho asina kubaiwa majekiseni amweni acho.

Michina dzinoshandiswa muzvibhedhleya, zvirokwazvo michina yakakosha maningi pandaramo yeantu ngenyaya yekuti michina iyi inoshandiswe kubatsire kuti antu azwe zvakanaka nekubatsira kuone kuti zviro zvinofamba zvakanaka here mundaramo dzeantu.

Michini dzinoshandiswa muzvibhedhlera zvirokwazvo michini dzakakosha maningi ngenyaya yekuti pamweni pacho michini idzi dzisipo zvinoshungurudza madhokodheya kuti anokwanise kurapa antu zvakanaka.

Michina inowanikwa muzvibhedhleya imweni yacho ukatoiona unofunga kuti inoshandiswa kumugindimukindi ngenyaya yemugadzirirwe wainenge yakaitwa. Asi inenge yeitoshandiswa muzvibhehleya kubatsira kuti inini neamweni anhu kuti ndaramo dzedu dziite zvakanaka maningi.

Michini dzinoshandiswa muzvibhedhleya michini dzakakosha maningi . Ngenyaya yekuti michini idzi dzinoshandiswa zve kakurutu kuwedzera ropa raantu pamweni pacho kuwedzere ngazi zvinoite kuti anzwe zvakanaka kana zviro zvisina kumira zvakanaka.

Muchina dzimweni dzinoshandiswa muzvibhehleya muchina dzakakosha maningi dzimweni dzemuchina idzi dzinenge dzine mavhiri zvekuti muntu arware zvekuti haakwanisi kuhamba unotoendeswe pane mavhiripo ochovhwa kuendeswa kwaanenge achida kuenda .

Zviro kwazvo ibari gwinyiso yemene muzvibhedhleya umo munoshandiswa muchini dzimweni dzinobatsira madhokodheya pakurapa antu anenga asikazwi zvakanaka kuti apone zvinova zviri zviro kwazvo zvinobatsira madhokodheya kuti ape antu mutombo unoenderana nezvirwere zvinenga zveiashungurudza.

Imweni yemichina inoshandiswa muzvibhehleya umwu muchina yakakosha mwaningi ngenyaya yekuti ,michina idzi dzinobatsira madhokodheya kurapa antu anenge anehosha dzakasiyana siyana .

Mishina dzinoshandiswa muzvibhedhlera dzakasiyana siyana dzimweni dzemushina idzi dzitori nemavhiri dzinobatsira kuti dzinokona kutosundwa dzeitohamba dzega pasina simba rakawanda maningi.

Muchina inoshandiswa kurape ngazi dzedu ngekuvheneke ngazi dzedu muzvibhedhleya umo michina yakakosha maningi ngenyaya yokuti pasina michina aya madhokodheya anoshupika maningi kuone kuti muntu anenge achishupika ngei.

Michina yatinoshandisa muzvibhedhleya ,muchina dzakakosha maningi mundaramo yeantu, ngendaa yekuti ukasvika muzvibhedhleya weirwara, mushina idzi dzimweni dzikashaika azviiti zvakanaka pandaramo yemuntu.

Michina dzino shandiswa mu zvibhedhleya zviro kwazvo yambo michina dzaka koshere isusu anhu ngenya yekuti michina idzi dzino vheneke mwiri dzedu ne ngazi kuone kuti panenge peyi rwadza kana pane hosha ngepari.

Michina imweni inoshandiswa muchibhedhlera inototita kunge ine muromo nekuti inotoshamisa maningi zviro kwazvo michina iyi yakakosha ngenyaya yekuti inodetsera madhogodheya kuvheneke hosha dzinenge dzichishungurudza vanhu.

Michina inoshandiswa muchibhedhleya kubatsire vanhu michina yakakosha maningi imweni yemichina idzi inenge itori nemavhiri inobatsira kuti kana munhu eitakurwa aashupiki endi anhu aaremerwi kutakura munhu.

Mishina dzinoshandiswa muzvibhedhleya, zvirokwazvo pamweni pacho michina idzi dzinoita inga chiro chenhando, asi michina dzakakosha maningi, ngenyaya yekuti, ndoodzinovheneke mwiri dzedu ,kuone kuti tine hosha here kana kuti atina.

Michina inoshandiswa muzvibhedhleya michina yakanaka maningi imweni michina inotoshamisa zvekutoti rimweni remazuwa ndichada kutombofambira kuzvibhedhleya kungodzidziswa nekuziya mazita emichini idzona.

Michina inoshandiswa muzvibhedhleya, zvirokwazvo michina yakakoshera ndaramo dzedu, ngenyaya yekuti michina iyi, ndiyo inovheneke kuwone kuti hosha unenge irimungazi medu, inenge yakawomarara zvakadini, ende inobva yatawurira anu anoshanda muzvibhedleya kuti angashandise mitombo yakadini kuti tizwe zvakanaka.

Michina dzino shandiswa mu zvibhedhleya michina dzakanaka maningi ngenya yekuti zviro kwazvo dzimweni dze michina idzi dzeshe dzakabai ngwarire zvekuti imweni michina unobai toita pamwe icha taura ukai tarisa kudai.

michina inowanikwa muzvibhehleya michini yakakosha maningi ngenyaya yekuti michini inoshandiswa kudetsera anhu anenge ane hosha zvinowa zvirozvo zvakanaka ngenyaya yekuti pamweni pacho madhokodheya aazvikwanisi ega.

Michina dzatinoona muzvibhedhleya muchina dzakakosha maningi muchina dzinobatsira kuti tizwe zvakanaka ende dzimweni dzemuchina idzi dzinotibatsira kuone kuti tinenge teizwe zvakanaka ere kana kuti hosha dzinenge dzeibata.

Michina imweni iri muzvibhedhleya umu michina yekuti imweni yemuchina idzona ikashandiswa kukubaira jekisera unobaa shenya maningi ngekurwadziwa ngenyaya yekuti muchina idzi dzinobabaya zvinorwadza maningi.

Zvirokwazvo michina dzinoshandiswa muzvibhedhlera, dzimweni dzemichina idzi dzinoshandiswa kuvheneka kuona kuti ndxondo dzaantu dzinenge dzirikuita zvakanaka ere zvinova zvirokwazvo kana teiide kudetsera antu anorwara ngendxondo.

Michina inoshandiswa muzvibhedhlera, imweni yemichina iyi michina yakakosha maningi kushanda muzvibhedhlera ngenya yekuti dhokodheya akwanise kuona kuti anorwara ngeyi panoda michina dzinovheneka kuona.

Zvirokwazvo ibari gwinyiso yemene michina inoshandiswa muzvibhedhlera dzakasiyana siyana imweni yemichina iyi inoshandiswa kuvheneka kuone kuti ndxondo dzedu dzinenge dziri ndxondo dzichakanaka ere kana muntu oite kunge ane hosha yendxondo.

Michina inoshandiswe muzvibhedhleya michina yakakosha maningi zvekuti imweni yemichina iyi michina inoshandiswa kuvheneke kuone kuti ngazi dzedu dzinenge dzisina hosha here, Inoite kuti tiziye kuti tinenge tiri anhu akagwinya here.

Zvirokwazvo ibari gwinyiso yemene dzimweni michina dzinoshandiswa dzinoshandiswa kuwedzera ngazi mumwiri zvinova zviri zviro kwazvo zvinokonzeresa kuti kana anhu asikazwi zvakanaka ngazi inowedzerwa.

Michina inoshandiswa muzvibhedhleya michina yakakosha maningi ngenyaya yekuti michina iyi inobatsira madhokodheya kuone kuti hosha inenge yakabata pamuntu ihosha yakadini.

Michina imweni yemuzvibhehleya umo michina yakakosha maningi ngenyaya yekuti zvirokwazvo imweni yemichina idzi dzinoshanda zviro zvakasiyana-siyana, asi ukaiona unokona kutofungira kuti michina inoshandiswa kunozogadzire mhatso.

Michina dzimweni dzinoshandiswe muchibhehlera michina dzinoshandiswe kuone kuti ngazi yedu iri kurumba zvakadini izvi zvakanakire pakuti ngazi ikoaonekwa kuti iri kunyanye kurumba maningi zvinoziikanwa kuti kunge pane chirweree chengazi chiri kushungurudza munhu.

Michini yemuzvibhedhleya michina yakakosha maningi imweni yemuchina dzinoshandiswa muzvibhedhleya dzakakoshera pakuti unokwanisa kutokatenga kamuchinako wogara nako mumhatso weikashandisa kuona kuti unenge weizwa zvakanaka ere.

Zvirokwazvo ibari gwinyiso yemene imweni michina inoshandiswa muzvibhedhleya michina inoshandiswa kuona kuti ngazi yedu irikupomba, zvakadini nekuti irikudziya zvakadini. Michina iyi yakanaka pakuti inobatsirana nemadhogodheya kuti aone kukwanisa kurapa kana tisingazwi zvakanaka.

Muchina irimuzvibhedhlera yechizvinozvino imweni yemuchina yechizvino zvino muchina yekuti unotoba akatyamadza uchiona zvaanenge wakaita. Dzimweni dzacho dzakaita ingatei masipunu ekuryisa chikafu tiri kumamphatso edu aya.

Michina imweni inoshandiswa muzvibhedhleya ,michina yakakosha maningi. Imweni yemichina iyi ,yakatokura zvekuti muntu unotokwane mukati mwayo. Inoongorora mwiri weshe yeiongorora nengazi ,nemabhonzo zveshe kuone kuti panonase kushupa ngepari, pane munhu asikazwi zvakanaka.

Mitombo yechizvino-zvino, mitombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti mitombo idzi dzimweni dzacho dzinotoshandiswe kurapa hosha dzakaomarara, zvinotakuti zviite zviro zvakanaka. Dzemweni dzinobetsira antu kuvedzere ropa mungazi.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakanaka maningi ngenyaa yekuti inosiyana kamushandiro kainoita. Imweni mitombo yechizvino zvino yakabakosha ngenyaya yekuti unotopuwe mutombo wotowushandisa ende panozotopera mutombo uwu unenge wotozwe zvakanaka ndaramo yotoite zvakanaka maningi.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti mitombo inotogadzirwa ichitozikanwa kuti inorape hosha yakadini ende mitombo iyi kuti izokosha yakakosha ngekuti yakagadzirwa kune ruzivo rwemutombo yekudhaya kuti iite mitombo inorape zvirwere zvakasiyana siyana.

Ibari gwinyiso yemene mene yakakoshera pakuti mitombo inogadzirwa ine chinangwa chekurapa hosha dzakasiyana siyana dzakaomarara zvekuti unotogadzirwa mutombo unenge uchienderana nehosha inenge ichikushungurudza.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakakoshera ndaramo yaantu maningi ngenyaya yekuti mitombo iyi inogadzirwa ichitozikanwa kuti iri kushanda zviro zvakadinimutombo inotogadzirwa ichienderana nehosha inenge iri kupa nguwa yachona.

Mitombo yechizvino-zvino mitombo yakakoshe maningi ngenyaya yekuti ine mhando dzakasiyana-siyana. Unotoshandisa mhando yaunenge uchida kakurutu. Ukafunge kuti uri kuda kushandisirwa jekesera, rakasiyana nemaphirizi okuti unongoshandisa kamwe, unopuwa zvoite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene, mitombo yechizvino-zvino mitombo yakakosha maningi, ngenyaya yekuti kamugadzirirwe kairi kuitwa ndekekuti pakaitika hosha inoitika, pane patogadzirwa mutombo. Zvinoita kuti hosha yega-yega inenge iriyo inenge ine mitombo inenge yakagadzirwa kuti ipedzwe ndiyo.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi ngenyaya yekuti kamugadzirirwo keinoitwa ngechekuti unopuwe mutombo unoenderana nekusimba kwakaita mwiiri wako nengazi yako kana waite munhu wakati kurei mbichana unopuwe mutombo unenge une simba rakakura maningi.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi mundaramo dzeantu. Ngenyaya yekuti mitombo inogadzirirwa kuti idetsere antu anenge achishupika ngehosha dzakasiyana siyana. Izvi zvinova zviri zviro zvakanaka nekuti paunosvika nezita rehosha yaunenge unayo mutombo wacho unenge utoriyo. Zvinova zviri zviro zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi ngenda yekuti inenge yakagadzirwa hosha yekubata nguwa yachona ukaenda kuzvibhedhlera anokupa mitombo inoenderana nehosha inenge yakakubata.

Mitombo yechizvino-zvino mitombo yakanaka maningi, asi pamweni pacho akuru edu akuyishoora ,ngenyaya yekuti mitombo iyi imweni yakugadzirwa, yakushatira anhu ngenyaya yekuti imweni inoshandiswa kubvise nhumbu ,zvinova zviri zviro zvakashata maningi.

Mitombo yechizvino zvino mitombo iyi yakasiyana maningi imweni yemitombo yechizvino zvino inobatsira kuwedzera ngazi mumwiri zvinova zviri zviro zvakanaka ngekuti ngazi haufani kuita shoma mumwiri medu.

Zviro kwazvo ibaari gwinyiso remene mitombo yechizvino-zvino imweni yakutogadzirwa mitombo inosimbisa antu imweni inoita kuti antu adzikire kana akasimba maningi zvinova zviri zviro kwazvo kubatsirana kuti nyama dzawo ngemwiri dzigare dzakanaka.

Mitombo yechi zvino zvino , mitombo yakanaka maningi nenyayayekuti imweni yemitombo inotowuya yakagadzirwa irimuchikafu chekudya zvekuti pamweni pacho hautonzwi kuti urikushandisa mitombo nenyaya yekuti unenge yakaiswa muchikafu.

Mitombo yechizvino-zvino, mitombo yakakosha maningi, zviro kwazvo ngenyaya yekuti mitombo inogadzirirwa ine simba rekuti kana ari mwana mudoko, inoiswa simba shomawo mbichana, kana ari muntu mukuru, rinoiswawo simba rakawanda zvinoenderana nekukura kweanhu.

Mitombo yechizvino zvino yakasiyana siyana maningi ende inoita kuti inobatsira zvikuru inondorapa zvirwere zvekuti chero mitombo yekare kare aikwanisi kurapa.

Michini yechizvino zvino michina yakakosha maningi ngenyaya yekuti michina idzi dzinobatsire madhokodheya kurapa anhu hosha dzinenge dziri mungazi mwawo dzimweni dzemichina idzi dzinoita unge movha dzinohamba ngemavhiri.

Mitombo yechizvino-zvino mitombo yekuti paunoipuva kana mangwani hauzofi vakaite zviro zvinote kuti ngazi dzako kana kuti nyama dzako dzipandehe. Ngenyaya yekuti unobapuve konyoravo maphirizi kuti paunopora unonyase kuzwa kuti ndapora panapa.

Mitombo yechizvino-zvino ,yakanakire pakuti umweni mutombo, unokone kutogadzirwa weirapa zvizvirwere zvakasiyana-siyana, zvinova zviro zvakanaka, pakuti unokona kutenga mutombo umwe ,unorape hosha mbiri kana nhatu.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakagadzirirwe kuti kana ukasvike weizwe chirwere chemakumbo unopuwe mutombo wemakumbo, weizwe mindani unopuwe wemindani, yakanakira pakuti mitombo inotogadzirwe chirwere chaunenge wagadzirwa chocho.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakanaka maningi ngendaa yekuti zviro kwazvo mitombo iyi ngeyekuti ukange wazwa kuti une parikupanda, parikurwadza, kana kuti une hosha inenge yakubata kuende kuzvibhehlera wotopuwe mutombo, wotopora vogare zvakanaka.

Mitombo yechizvino zvino zviro kwazvo mitombo yakanaka maningi ngenyaya yekuti mitombo inoonekwe kuzvibhedhleye Nekuti ukasvika weirwara Unotopuwe mutombo unoenderana nezvinenge zvichikushupa mungazimwo.

Mitombo yechizvino zvino inobafadza ngenyaya yekuti mitombo yakagadzirwa kutorape hosha inenge yeitobate mungazi mwako panguwa iyona. Yakasiyana nemitombo yekaretu yekuti maikwatisa makuchu nemakwenzi kuti zviite kunge zvinoita nani.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakanaka maningi ngenyaya yekuti mitombo idzi dzinobatsira maningi vantu vanenge veishungurudzika nendaramo dzavo vanoita Kuti iite mitombo yakanaka pakubatsira antu.

Mitombo yechizvinozvino mitombo yakanaka maningi ngenyaya yekuti pamweni pacho unototsara kuti unoda mutombo wakadini woda jekesera, urikuda mutombo wekumwa, wekuzorera ,kana kuti wekutsenga zvinova zviri zviro zvakanaka maningi.

Mitombo yechizvino zvino zvirokwazvo mitombo yakakosha maningi ngenyaya yokuti mitombo iyi inotonge yakagadzirwa ichitoziikana kuti inorape hosha yakafanana kana iri hosha yemundani inenge yechitorapa hosha yemundani ndozvaayakakoshera kuti inenge yakagadzirirwe chiro chainenge yakatogadzirirwa.

Mitombo yechizvino-zvino yatinoone muzvibhedhleya umu nemuzvitoro zvinotengese mitombo, mitombo yakanaka maningi nenyaya yekuti unotopuwe maphirizi anoenderana nehosha yaunenge weizwa zvinoita kuti zviite zviro zvakanaka.

Mitombo dzechizvino zvino mutombo dzakakoshera anhu mundaramo yawo asi kuti mutombo iyi izovakwa itoyabva kumitobo yekudhaya ngenyaya yekuti ruzivo rwacho ngokwarakabva kuti mutorwe inogadzirwa sei.

Zvirokwazvo mitombo yechizvinozvino mitombo yakanaka maningi yakasiyana neye kare nenyaya yekuti yekare mitombo yakanga isina kugadzirirwe kuti inorape hosha inenge yakatarwa asi yanga ingori mutombo yekuti waingomwa kuti hosha ipere.

Mitombo yechizvino-zvino yakanakira pakuti yakagadzirwa ine mhando dzakasiyana-siyana dzakagadzirwa zvemhando yepamusoro soro imweni anenge ari majekiseni amweni ari mapiritsi umweni urimushonga wokuzorera.

Munoziya ere mitombo yechizvino zvino inombandidakadza maningi kusiri kuti yekare aishandi chiro asi yechizvino zvino inogadzirwa nemhando dzakasiyana siyana. Amweni anokona kutsvama mapirizi, amweni ari majekisera, amweni utori mutombo wekutotsenga mukanwa kuti zviro zviite zvakanaka.

Mitombo yechizvino zvino yakugadzirwa mazuwano yakakosha maningi ngenyaya yekuti mitombo iyi inouya nemhando dzakasiyana siyana zvinoita kuti munhu ashandise mhando nemutowo waanenge achifarira.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakanaka maningi asi chiro chese chine chachakashatira, mitombo yechizvino zvino imweni ikazoshandisirwa michina yekuti igare yakatonhorerwa, inoshata zvinokumbira anhu asazvirapira zvakanaka.

Mutombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti mitombo yechizvino zvino inogadzirwa yechitozikanwa kuti iri korapa hosha yakati zvinova zviri zviro zvakanaka zvekuti ukasvika kuchibhedhleya ukataura hosha yako unotopuwa mutombo unoenderana nehosha iyona.

Mitombo yechizvino zvino yaamutombo yakanaka maningi ngenyaya yekuti zviro kwazvo yakakoshera pakuti mitombo yakagadzirirwa kurapa hosha dzainenge yakataurwa zvekuti ufungidziri pamwe ndichapora asi unotobva kuchibhehleya weiziya ndapuwa mutombo unorapa hosha yandinawo.

Mitombo yechizvino-zvino imweni yacho yakasiyana neyekudhaya ngekuti waiti ukafunga kuti urikuzwe hosha waitange kushungurudzika ngenyaya yekuti mitombo yacho imweni yaibaa wawa zvekuti waibudisa negararwa ngekuwawiwa uchishenya hope.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti zviro kwazvo mitombo idzi dzinorapa hosha dzakasiyana siyana hosha dzemungazi hosha dzemaziso zvinoita kuti antu azwe zvakanaka nekupa rukudzo rwakakura kumitombo yechizvino zvino.

Mitombo yechizvino zvino Kuuya kwyo kwakabatsira zvakawanda kunyangwe hazvo antu obatsirika asi zvakabatsira ngenyaya yekuti mitombo inogadzirwa ichienderana nehosha Inenge yeitira zvinotaura kuti mutombo wega wega unenge une hosha waunorapa.

Mitombo yechizvino zvino zviro kwazvo mitombo yakakoshe maningi ngenyaya yekuti mitombo iyi inotoshandiswe kurape zviroo zvinenge zveiwashungurudza nekuti mitombo yechizvino zvino yaakugadzirwa iri mitombo imweni yekuti inoto tapirawo yasiyana neyekare yekuti waifinyamisa hipe kubaa shenya maningi weimwe mutombo.

Mitombo yechi zvino zvino yakanakira pakuti mitombo yaka gadzirwa echito ziikanwa kuti inorapa hosha yainenge yaka gadzirirwa zvasiyana ne mitombo yekudhaya yekuti maingo tora maguchu kwaku kwatisa muchi fungidzira kuti unofana kurapa.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti mitombo iyi yakatogadzirirwe hosha dzakasiyana kuti peshe panobude hosha anogadzira mutombo zvinova zviri zviro zvakanaka kuti hosha yega yega inenge inemutombo inorapa hoshayo.

Mitombo yechizvino zvino yakanakira pakuti mitombo inogadzirwa iri pamhando dzakasiyana siyana dzeshe dziri mhando dzepamusoro soro imweni yemhando idzi imhando yejekisera rinowa rinorwadza maningi.

Mitombo yechi zvino zvino kuti izo kwanise kunge iripo zvaka konzerwa ngenya ye mutombo yekudhaya inyaya yekuti ruzivo rwe mutombo ndo kwarakabva ku mutombo kuti tizo kwanise kugadzira mutombo yechi zvino zvino.

Zvirokwazvo mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti mitombo idzi dzinogadzirwa zvakasiyana siyana imweni yamitombo idzi inogadzirwa iri yekumwa imweni iro yekutsenga , amweni arimaphirizi amweni arimajekiseni.

Mitombo yechizvinozvino mitombo yakanaka maningi ngenyaya yekuti inogadzirwa yeitoziikanwa kuti irikurapa chirwere chakati ukawona wazwa chikosoro unotopuwa mutombo unorapa gosorwa kuti ndaramu yako ihlamburuke

Mitombo yechi zvino zvino zviro kwazvo mitombo yaka kosha maningi mundaramo yedu ne nyaya yekuti mitombo iyi inoto uya yaka gadzirirwe zvirwere ne hosha dzinenge dzei shungurudza anhu mu ndaramo.

Mitombo yechizvino-zvino mitombo yakanaka kakurutu ngenyaya yekuti mitombo iyi inotogadzirirwe mhando yehosha inenge yakatotarwa pashi, mitombo yekuti inotoshandiswe weitoziya kuti inorape chirwere ichi.

Zvirokwazvo ibari gwinyiso yemene mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi ngekuti mitomboyo inoshanda kakurutu kupinda mitombo dzekudhaya Mitombo yekuti unotopiwa uvhiziya kuti ndiri korape hosha iri kundi shungurudza.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakanaka maningi nekuti inenge ichitorapa hosha yeinenge yakanyorwa. Imweni yemutombo iyoyo yakafanana nemitombo inorapa zvisasa mitombo wakanaka ngekuti unotoziye kuti mutombo unozorerwa panechironda chinenge chiri mumusoro kwete kuzouisa peshe peshe.

Mitombo yechizvino zvino yakanakira pakuti mitombo yekuti peshe paunoipuwa mitombo uyu unenge wakatogadzirwa kuti uite wechiwedzera ngazi. mitombo idzi dzakanakira pakuti unotoziya kuti urikutenga mutombo unorapa hosha yangu irikundishungurudza.

Mitombo yemazuwano mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo yakutogadzirwe yechitoziye kuti irikuenda korapahosha yakadini , kopuwe mutombo usingarapi hosha ........ kuchibhedhleya unotopuwa mutombo unoenderana nezvaunenge uchishupika ndizvo.

Mitombo yechizvino zvino chakayakanakira ndechekuti unototenga uchitoziya kuti unorapa chirwere chei izvi zvakanakira kut mutombo yakasiyana siyana unongotenga unoemderana nechirwere chinenge cheishupa wotomwa zvoita .

Ndakabaatoenda kuzvibhendleya amuna woyee ndabaazwa kuti ndaramo yangu aina kuzwa zvakanaka asi ndakasvika koodhanayo. Arume woyee ndakatozobatwa kuti ndainga nehosha yepabonde kwakuchitopuwa mutombo yechiyungu wakazotondibatsira zvinobadhanisa kwemene.

Zviro kwazo nzvimbo dzino dzeichengeterwa kana kuendeswa andu vanenge veirwara chirwere chenglondodzakakosha maningi nekuti dzochengetedza vandu kubva mukupomera mhosva kana kupoma mhosva kana kugadzira mhosva

Nzvimbo kana kuti mbatso dzinochengeterwe antu anenge ane zvirwere zvendxondo , zvakakosha maningi ngenyaya yekuti antu ane ndxondo anoshuphika maningi kutaura nekutamba neamweni. Zvinoite kuti akagara kwawo ega akachengetedzeka, apaitiki zviro zvakashata kana zvinozoakuwadza mundaramo yawo .

Aashandi anoshanda muzvibhehleya akatikoshera maningi ngenyaya yekuti ndiwo angatotipa he neruzivo rwekuti tingabatsirikana sei kana tine hosha inenge yakatibata zvinova zvinobatsira ndaramo yedu ngenyaya yekuti tinonga teishanda neanhu anozwisisa maningi.

Ashandi anoshanda muzvibhedhlera ashandi akafunda maningi ngenyaya yekuti, kuti vakwanise kutaurire munhu vechimureketera kuti hosha iyi inorapika ngei zvinenge zveide anhu anoziye zvavanoita ende zvakakosha maningi.

Ibari gwinyiso yemene kuti munge urimushansi inoshande muzvibhedhlera zvinoda kuti ungewakashinga maningi ngenyaya yekuti rimweni basa rinoitwa muzvibhedhlera umu mishando yekucheke kuone kupinda mukati mwemwiri dzeantu zvinoda antu akashinga.

Ashandi anoshanda muzvibhedhlera ashandi akakosha maningi ngenyaya yekuti ndiwo akoswera nenatu achivaona kuti vanenge vaswera zvaknaka ere ende kamushandiro kainoita nevantu kanoita kuti antu anzwe kudziirwa achishanda nawo ngekuti anobatikira ndaramo yeantu.

Muchina inoshandiswa muzvibhedhleya inotoda kushandiswa ngemadhokodheya anenge akafunda ngenyaya yekuti imweni yemuchina ,michina inenge yeida kushandiswa ngevantu vanoziva kuti inoshandiswa sei. Ngenyaya yekuti michina inenge yakaomarara zvekuti usingatokoni kushandisa michina iyi haushandimo.

Ibariwinyiso yemene vashandi vemuzvibhedhlera pamweni pacho vanotomboshandira muntaraunda vachibetsera Vantu anenga aine hosha nenyaya yekuti pamweni pacho antu anenga asikakwanisi kuhamba kuenda kuchibhedhlera zvinoita kuti anhu epachibhedhlera abude achinobetsera antu kumhatso kwavo.

Ibari gwinyiso remene vashandi vemuzvibhedhlera anenge akafunda zvekuti anenge eyitoziva kuti hosha yakati ino rapwa nemitombo wakati zvinova zviro kwazvo ngenyaya yekuti paunosvika uchirwara kuzvichibhedhlera akakuvheneka anobva akupa mitombo inoenderana nehosha inenge yeikubata.

Ibaari gwinyiso yemene, ashandi emuzvibhedhleya, anoshanda basa rakakosha maningi ,zvinoita kuti antu paanoende kuzvibhedhleya aanyanyi kuvhunduka, anonga eiziya kuti tiri kushanda neantu, ane rudo maningi, ngenyaya yekuti anenga eibatikira anhu, zvinoita kuti zviro zviitike zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene antu anoshande muzvibhehlera antu akadzidza maningi. Ashandi emuzvibhehleya anotidetsera ngenyaya yekuti anoziya hosha zvekuti anokona kutoziya zvinotishungurudza isusu tisingazviziyi asati atoti vheneka.

Mazviro kwazvo vashandi vemuzvibhedhlera vakakosha maningi ngekuti ashandi ava ndovantu vanoshanda nesu kana tisinganzwi zvakanaka tirimo muzvibhedhlera zvinoita kuti aite antu anojaira kushanda neantu zvakanaka.

Ashandi anoshanda mukurapa antu akakosha maningi ngekuti ndivo vanobatsira kuona kuti ndaramo dzevantu dzakanaka ere. Vanobatsirana nevantu muzvibhehlera kumijaho kana kunenge kwaitika zviro zvakashata.

Ashandi anoshanda muzvibhedhlera nemuzvitora zvinotengese mitombo akakosha maningi ngenyaya yekuti anenge akatoda kudzidze kozoye kuti mitombo dzinorape hosha dzinengr dzakadini zvinoita kuti aye anhu akakosha.

Ashandi anoshanda muzvibhedhleya kana muzvitoro zvinotengesa mitombo, ashandi anenge akadzidza maningi ngezvekuti anenge eyitoziya kuti muntu unorapwa sei kana achinge auya nengazi inenge yeyirwara.

Ashandi emuzvibhedhleya akakoshe maningi muntaramo yeantu ngenyaya yekuti ndoantu anovheneka antu achiona kuti zvakadini muntaramo yavo ,ende vanokurudzirwa kupfeka hembe dzinovachengetedza kuti vasatapurirwa hosha.

Ashandi emuzvibhedhleya antu abari nemwoyo dzakanaka maningi zviro kwazvo ngenyaya yekuti peshe paange eishanda newe Kana uri muchibhedhleya usikazwi zvakanaka anenga eishekerera eitotaura newe kuzwe kuti uri kuzwe zvakanaka.

Ashandi emuzvibhedhleya anoshanda nevantu akawandisa zvekuti anenga atojaira kutotaura nekushanda neantu. Nyangwe ari antu anenge asingatambiki navo zvakanaka kana antu anotaurika navo zvakanaka. Antu akadzidzira basa ravo zvekuti hambobatikani nezviro zvakanyanya kuwanda maningi.

Ashandi anoshanda muzvibhedhleya kana muzvitoro zvinotengeswe mitombo, ashandi anotozwisisa kuti antu anotouye asingazwi zvakanaka anotongo kuvheneka asati akupa mitombo kuona kuti unenge weishungurudzika ngenyi.

Ashandi anoshanda munorapwa anhu nemuzvibhehleya ashandi akasununguka maningi nenyaya yekuti kubva paunopinda muchibhehleya nepaunobuda anenge achitaura nemi zvakanaka eisekerera zvinoita kuti muz e kudziirwa

Vashandi vemuzvibhedhlera zviro kwazvo pane panohambe kumbatso piyani eidzidzisa antu nezvekugare Akachena mumbatso mawo pamweni pacho anotombohamba nemushonga unoshandiswa kugeza kuhloke madziro embatso kuti zviite zvakanaka.

Zvirokwazvo zvinotaurwe kuzi n'anga haizvirapi kunyangwe ashandi emuzvibhedhleya akatozwe kuti ngazi yawo haisikuzwe zvakanaka haatozvibairi majekisera anotoenda koonawo amweni anoshanda muzvibhedhleya kwanoarapa.

Ashandi emuzvibhedhleya neanoshanda munenge meitengeswe mitombo akakosha maningi. Ngenyaya yekuti pasina ivonapo mutombo vacho unotadza kuupuva asingazii kuti unenge veida kupuva mutombo unorape hosha yakadini.

Ashandi anoshanda muzvibhedhlera kana kurapa antu ashandi akanaka maningi ngenyaya yekuti zviro kwazvo anobetsera munhu wese pachena zvisina kuti une ganda rakadini haashandisi rusaruraganda.

Ashandi anoshanda muzvibhedhleya ashandi akakosha maningi atorine hukoshwa hwakafanana ngemadhogodheya. Ngenyaya yekuti ndivo anoswera aine antu achiona kuti antu aswera zvakadino ende ari kugara zvakanaka ere.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvirokwazvo zvakabaakoshera ntamo dzeani emuntaraunda imwona ngendaya yekuti ndomwaanokwanisa kuona mitombo kazhi kuzvibhedhleya mitombo ikaita mishoma nekuti ndonzvimbo dzino dzinokwarakwada mitombo yekurape hosha dzinenge dziri mumwiri.

Gwinyiso yemene amuna wee mwaiziya ere kuti kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kunenge kutorinewo madhokodheya anenge akadzidza zvirikuita madhokodheya emuzvibhedhleya zvinoite kuti paunosvika kotenga mutombo ukaataurira hosha yako anobva atoziya mutombo wekukupa.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zviro kwazvo zvakakoshera ndaramo dzevantu maningi ngokuti pamweni pacho munosvike kucbibhedhlera motaurirwe kuti mutombo akuna kwamuno kwanisa kutoone mitombo ndiko ikona kune zvitoro zvinotengesa mitombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvakanaka maningi muntharaunda medu, ngekuti zvirokwazvo ,ukasvike kuzvibhedhleya weide mutombo ukaushaya ngenyaya yekuti unenge wapera ,kutoende kuzvitoro zvinotengese mitombo. Ndokwaunokwanisa kuuona.

Nzvimbo dzino tengeswe mitombo inzvimbo dzaka kosha maningi nekuti pamweni pacho dzinoto tengesa zvinoshandiswa kuti kana weizwa mukumbo wako kurwadza unoto sungire ma bhandichi anoita kuti unzwe zvakanaka.

Zviro kwazvo ibari gwinyiso remene zvitoro zvinotengesa mitombo zvitoro zvakakosha maningi mundaramo dzeantu mitombo dzikashaikwa kuzvibhehlera antu ekuzvibhehleya anotuma anenge ane hosha kuti atenge mutombo kuzvitoroyo.

Zvitoro zvinga tengese mutombo yechizvino zvino zvakakosha maningi mundaramo yaantu ngenyaya yekuti mukashaya mutombo kuzvibhedhleya kumweni kwamunowana mutombo kuzvitoro zvina zvinotengeswe mutombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvitoro zvakakosha maningi nenyaya yekuti pasina zvitorozvo zviro hazvimbofambi zvakanaka. Anhu anenge achitorwara maningi asi zvitoro zvinobatsira nekuti pamweni pacho hapadi kuende kuzvibhedhleya.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvitoro zvakakosha maningi nenyaya yekuti kizvibhedhlera mitomba dzikazi dzashaika ndokunzvimbo kwatinoziya kuti ndokwatinokwanisa kutoende kotenge mitombo ikona.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvitoro zvakakosha maningi ngenyaya yekuti zvitoro izvi zvinotengese mitombo imweni yokuti kana kuzvibhedhleya ikapera iri muzvibhedhleya anondoziye kuti mutombo unouwona kuzvitoro ikona.

Zviro kwazvo ibari gwinyiso yemene muzvitoro zvinotengesa mutombo munenge mune movha dzinosgandiswa kutakure antu kana anhu asvika ototadze kuzwe zvakanaka ari pa pachitorocho ende movha idzi imovha dzakasimba maningi zvekuti dzinohamba nzvimbo nenzendo dzakaku.

Zvitoro zvinotengese mitombo wekurape hosha dzeanhu zvakakosha maningi muntaraunda ngenyaya yekuti tikaenda kuzvibhedhleya tikashaya mitombo ndokwega kwatinoziya kuti ndokwatinokwanisa kuiwana.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi zviro kwazvo. Ngenyaya yekuti zvitoro izvi ndozvinoite kuti antu kana ashaya mutombo kuzvibhedhleya ndokwanouye kotenge mitombo. Kuzvitoro izvozvizvi zvinotengesa mitombo.

Zvitoro zvino tengese mitombo zvitoro zvakakosha maningi ngenya yekuti zviro kwazvo ndokuno tengeswa mutombo inoota kuti ndaramo yedu izwe zvanaka zvekuti ku zvibhedhleya kuka shaika mitombo mitombo tokwanisa kuyiona ku zvitoro zvino tengese mitombo izvona izvozvo.

Ibaari gwinyiso yemene, zvitoro zvinotengese mitombo, zvakakosha maningi kundaramo yeanhu , nendaramo yeantu anogara munharaunda imwona imwomwo, ngenyaya yekuti ndokwaanoone mitombo. Amweni anorwara zvirwere zvakanga ana bhiiphi, asingadi kuenda kuzvibhedhleya, ndokwaanotenge mitombo kana mitombo yavo yapera.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zviro kwazvo zvakaba koshera ndaramo yedu ne ntaraunda dzatinogara nenyaya yekuti imweni mitombo iokone kunge yakawandirwa muzvi bhedhlera zvekuti unosvika yapera kwauno kwanisa kuyiona kuzvitoro zvona zvinotengesa mitombo.

Ibaari ngwinyiso yemene , muzvitoro zvinotengeswe mitombo, zvakakosha maningi , ngenyaya yekuti kuzvibhedhleya pamweni, mukashaye mitombo ,kwemunokwanise kuone mitombo inoite kuti hosha dzipere, kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Zvirokwazvo mitombo yechizvino-zvino nemitombo yekudhaya neimweni inotengeswa muzvitoro zvinotengese mitombo yakakosha maningi, asi kukosha kwayo kunooneka nekukosha kwezvitoro zvinotengeswe mitombo ngenyaya yekuti pasina zvitorozvo mitombo yepashiyo hamuioni.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinobafara maningi mitombo padzinopera kuzvibhedhlera ngekuti dzinenga dzeitoziya kuti antu anenge eitouya kotenge mitombo dzinoita kuti arape hosha dzavo kuzvitoro kwavo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi mundaraunda medu ngenyaya yekuti zvitorozvo ndozvinoite kuti anhu akashaye mitombo kuzvibhedhleya ndokwaanoende kotenga.

Zvitoro zvinotengesa mutombo inzvimbo dzakakosha maningi munharaunda. Ngenyaya yekuti mitombo dzekuzvibhendleya adzirambi dziriyo. Zvinova zvinokonzera kuti mitombo dzikashaikwa muzvibhedhleya vanouya kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Imbaari gwinyiso remene madhokodheya anotombohamba achipa antu chenjedzo ngenyaya yehosha dzinenge dzeite dzeiuya dzeienda dzakafanana nedzekuti munenge meibatwa ngehosha dzekuti zvinenge zvisina kumira mushe. Madhokodheya anobatsira antu achiapa zvekushandisa kudziirira hosha.

Ibari gwinyiso yemene kumweni kwacho madhokodheya anobve muzvibhehleya otoshandise magindimukindi kukurudzira anhu kuti abatsirike auye kuzvibhehleya kuti aite achitariswa kuonekwe kuti ndaramo yawo yakakosha ere izvo zvinova zviro zvakakosha maningi.

Ibari gwinyiso yemene. Zvakaonekwa zvikaongororwa kuti akawanda anhu anyanyi kufarira kuenda kuzvibhedhleya zvakaita kuti madhokodheya awone muono wekuti anohamba muntaraunda achikurudzira vanhu nekuvachenjedza pakati pehosha dzakawanda dzinenge dzichipararira.

Ibaari gwinyiso yemene ashandi emuzvibhedhlera anotidetsera ngenyaya yekuti anoshanda achitiyambira kuti kamushandire katinenge taiita mumhatso nekumabasa tinofanira kushanda taiita kuti tisabatwa ngehosha dzakasiyana siyana.

Ibari gwinyiso yemene muzvibhedhelera mukaonekwa kuti pamweni pacho anhu asi kukwanise kuuya madhokodheya anotongobuda kuende kunharaunda kotarira nekupa anhu chenjedzo kuti kune hosha dzirikuuya dzinokone ...

Ibari gwinyiso romeme nenyaya yekuti kuti zviro zvihambe muntaraunda medu munoda chenjedzo zvinova zviri zviro zvakakosha maningi nenyaya yekuti vashandi vemuzvibhedhlera anohamba kuzvikora achidzidzisa vana nezve kuchengetedze utano.

Ibari gwinyiso yemene tinobaziya isusu semadhokodheya kuti antu atinogara navo anofanire kufara zvinova zviro zvakanaka ngekuti patinoda kuhamba muntaraunda tinoisa madhindindi zvinoita anhu abude neuwandu.

Zvirokwazvo ibaari gwinyiso yemene, pamwenipacho madhokodheya anoto shandisa magindimukindi. Ngenyaya yekuti ndozveanoziya kuti ndizvo zvinofarira antu, kuti antu auya kooungana anochiadzidzisa ngezvendaramo nehutano kuti antu asabatwa ngehosha dzakawanda.

Eya ibarigwinyisi yemene zvirokwazvo pamweni pacho madhogodheya anotohambe munharaunda medu eipa antu mitombo. Kana paite hosha inengeya shupa kuti antu apiwe mutombo yakakwana.

Madhokodheya anohamba munzvimbo dzakasiyana siyana mundaraunda medu eitaurira antu kuti anokwanisa kudzivirira sei hosha dzakasiyana siyana anotomboenda nekuzvikora kodzidzisa ana kuti ana azoenda kodzidzisa abereki avo.

Zviro kwazvo madhokodheya anotombo hamba muntaraunda medu imomo achivheneka antu kuona kuti ngazi dzawo dzine ropa rikuhamba zvakanaka here munova murimo munohambira hosha dzese.

Madhogodheya neashandi emuzvibhedhlera anotombohamba minharaunda, eihamba mhatso nemhatso eibaire ana echidoko majikisera kuadziirira muhosha dzinenge dzeitenderera munzvimbo imwomwo.

Madhokoteya pamweni pacho anotombohamba muzvikora kazhinji-zhinji mumisangano dzemachechimo, munenge muine maphositora anhu akaita sesu, tisinganyanyi kufarira kuenda kuchibhedhleya ,kuti atipe mitombo inoita kuti tizwe zvakanaka.

Zvirokwazvo ibaari gwinyiso yemene, madhokodheya mazuwa ano aakutodaidzwa peshe-peshe panenge pangoitika gungano. Kuti akwanise kuraira antu nezveutano, nehosha dzakawanda dzirikuhamba muntaraunda mwedu.

Madhokodheya anotombohamba mundaraunda mwedu zvirokwazvo eivheneka antu kuona kuti antu anenge ane ngazi inenge yeihamba isina hosha ere achishandisa michina dzimweni kuvheneka kuona kuti ngazi inge yakahlamburuka.

Pamweni pacho madhokodheya eide kuhamba achitauriara anhu nezvezvirwere zvakaomarara anohamba muzvikora kana kuti muntaraunda pamweni pacho anoshandiswa zvikwangwani zvavanoisa muntaraunda kuti vantu vaone kuti pane chirwere chiri kute.

Madhokodheya pamweni pacho anotombo hambe mumasangano dzemuma chechi eirape anhu, nekuapa chenjedzo inoenderane nengazi dzinenge dzakashata kuti zvirwere zvinenge zveipinde mungazi asingazviziyi pamweni pacho.

Zvirokwazvo pamweni pacho madhokodheya anotoona kuti kuita magindimukindi kwaunganidze vantu kuti azoraira vantu pamusoro pehosha dzinenge dzeishungurudza vantu muntaraunda dzavo zvakambaikosha maningi.

Zvirokwazvo madhokodheya anotohamba muntaraunda achiunganidza anhu kuti vaataurire ngezvehosha dzinenge dziri kusimuka achiapa nemitombo dzinoita kuti asabatwa nehosha idzona.

Ibari gwinyiso yemene pamweni pacho madhogodheya anotombo bude muzvibhedhleya achihambire antu muntaraunda. Nenyaya yekuti amweni edu isusu mapositora hatiendi kuzvibhedhlera saka ndopaanototibatira iponapo ototipe mitombo inorape ngazi dzedu.

Zviro kwazvo pamweni pacho madhokodheya anotombohamba munharaunda eifambira antu eiadzidzisa zvakakoshera kuchengetedza ndaramo kuti agare eizwa zvakanaka ngendaa yekuti ndaramo ikashata aazwi zvakanaka anotorwara.

Zvirokwazvo madhokodheya pamweni pacho anotoona kuti zviro zvaishupa kana mapositora edu ayani, asingadi kuende kuzvibhedhleya akafanana neni kudai, anotoende kumisangano dzavo dzemachechi kuti vaparidzire zvakanakire kuende kuzvibhedhlera.

Madhokodhokodheya anotohamba mwindau mwedu mwo eingo pazire anhu kuti zvirwere zvinenge zveishupa anhu zvakadini uye zvinenge zveishupa anhu kusvika pakadini.

Igwinyiso yemene. Zvirokwazvo pamweni pacho madhokodheya anotombopinde mumantaraunda medu eihamba eipa ana mitombo pachena zvinova zvinokurudzirwa kuti ana kuti akure akagwinya maningi.

Ibari gwinyiso yemene akuru emuzvibhedhleya anotombohamba ntaraunda dzedu echitaurira antu nekuadzidzisa kuti angadziwirira sei gomarara nezvirwere zvakasiyana siyana nekudzidzise antu kuti anozvibatikira sei kuti asarwara ngezvirwere izvi.

Ibaari gwinyiso yemene zvakabaakosha maningi kupa ana edu rudzidziso rwepabonde ngenyaya yekuti echodoko azhinji ndookwaari kubatira hosha dzakawandisa ngenyaya yekuti anenge asina ruzivo zvinoita kuti abatwe ngechirwere.

Ibari gwinyiso yemene muzvibhedhleya ana echidoko anokurudzirwa kuti ataurirwe achidzidziswa ngezvezvirwere zvakawanda zvinobatwa pabonde zvinova zviri zviro zvakanaka maningi ngenyaya yekuti zvinodetsera kuti ana asazobatira hosha iyi.

Ibaari gwinyiso yemene anamai kana kuti anambuya anenge ane pamuviri anokurudzirwa kuti aende kuzvibhedhleya achivhenekwa nemadhogodheya. Ngenyaya yekuti zvakakosha maningi kuti zvioneke kuti mwana anenge akaizwa zvakanaka here, achichengetedzwa nemadhokoteya.

Ibaari gwinyiso yemene, kazhinji-kazvinji panguwa yataakurarama inoyi, hosha dzakawanda dziri kutapudzirwa pabonde, zvinova zvakanaka kudzidzisa ana echidoko kuti azvidziirire, kana achiita bonde, kuti zvirwere zvakawanda zvisatapudzwa.

Tinozvikurudzira maningi muzvibhedhlera umwu nemuanhu sezvo ini nditoriwo dhogodheya pachangu kuti munhu unofanira kufambidzana ntombi imwe inofanira kufambidzana nedhodha rimwe kuti zvirwere zvepabonde zvisawanda zvidzikire.

Ndakabadhana maningi, kubatsveruka rimweni zuwa ndaone kuti ndinenge ndanga ndaane chirwere chepabonde. Ndakatoende kuzvibhedhleya, kovhenekwa. Zvechoonekwa ndidhokoteya kuti ndezvechokwadi, ndechobaiwe jekesera.

Zvirokwazvo zviro zvakakosha maningi kudzidzisa ana edu kuti zvirwere zvepabonde nekuzvidzirira kwakakosha sei. Ngenyaya yekuti kune zvirwere zvakaomarara zvepabonde zvinotenderera munyika umu.

Zviro kwazvo zvibari zviro zvakakosha Tisarashika vana vechidoko nendombi dzechidoko kuti zvirwere zvepabonde zvive zvakashata maningi ngekuti zviro kwazvo ikozvino avachazvizivi vanoita bonde vasina kudzivirira.

Rimweni zuwa ndakabaa dhana maningi ndaende kuzvibhedhleya ndaitodhana kuti dhokodheya ndomutaurira kuti ndiri kurwara ngei ngenyaya yekuti ndakange ndabatwa ngechirwere chepabonde ndakatodhana maningi pandakabaiwe jekisira rechirwere chepabonde.

Zvirokwazvo ibaari gwinyiso yemene. Muzvibhedhlya umu mune michina dzimweni dzekuti dzinototovheneke mundani dzeitoone kuti mwana anenge arimwo unenge akura sei. Zvinova zviro zvakanaka kuti zvinongooneka kuti mwana wakura zvaka...

Kudzidzisa vana nenyaya yezvirwere zvepabonde kana kuti zviro zvebonde, zviro zvakakosha maningi ngenyaya yekuti pamwe pacho ana anenge asingatoziyi zvinoita kuti varware ngezvirwere zvepabonde.

Mitombo yekumijaho yakakosha maningi ngenyaya yekuti kumijaho uku kunoitwe zviro zvakasiyana siyana ende pamweni pacho mapedze mijaho unenge wakabaremba zvekuti pamweni pacho unode mitombo inoite kuti uwedzere simba.

Ibari gwinyiso yemene, anhu akuru edu ekudhaya kuende mushango kotore mitombo pamweni pacho kunonesa akatoti regai tiutore mutombo tisime pamhatso. Tinoona mitombo yakawandisa mumaberere inenge ichishandiswe kana anthu azwe .....

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi ngenyaa yokuti mitombo iyi iri kubatsire vanhu kakurutu paanenge akaomerwa nezviro asina mare zvinoita kuti ndaramo dzevanhu dzirambe dziri dzakanaka kunyangwe asina mari yekuenda kuchibhedhleya kunobatsirwa.

Mitombo yekudhaya yatinoona mumakwenzi, mumashango kana muzvikwena yakakosha maningi mundaramo yedu ngekuti mitombo imweni yekuti tinoiona pasina muripo kana tisingazwi zvakanaka tinongoende kunotora mitombo yedu mumashango toishandisa ndaramo yedu yotoita zva.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi ngendaa yekuti mitombo inobatsira antu kana akaomerwa ukaona kuti mari yekuenda kuchibhedhleya akuna unotobatsirika ngemutombo yekudhaya.

Mitombo yedu yekudhaya akuru edu akatoone kuti mitombo yakakosha maningi mundaramo zvakaite kuti atore mitombo iyani aisime pachiwanze muberere kuti pakaite mwana unosazwe zvakanaka anongobude panze otore mutombo otorape mwana .

Mitombo yekudhaya yainge mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo yaioneke pachena ngekuti chero antu aigara mumakwasha aitoziye kuti atimboende kuzvibhedhlera ongopinda muchishango ototora zvikuenderana nezvirikuashungurudza otokwatisa kana kutsenga zvotopera.

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya yataiona mumagwenzi nemumakwasha yainga mitombo yakakosha maningi zvirokwazvo takatozoone kuti kuisime muberere memimhatso mwakanaka kuti muntu akazwe kuti andisikuzwe zvakanaka unondotore mitombo iyani panduze kuti ashandise.

Mitombo yekudhaya yataiwana mumakwasha, makwenzi kana zvikwenga yainge mitombo yakanaka maningi nenyaya yekuti mitombo iyi yaibatsira vantu kuti agare ane ndaramo dzakabahlamburuka.

Eya zviro kwazvo ibairi ngwinyiso ye mene mitombo dzedu dze kudhaya dzainga mitombo dzaka kosha maningi ngenya yekuti kana iko zvino dzikacha kosha nekuti mitombo dzechi zvino zvino dzimweni adzikoni kushanda kurapa hosha dzinorapwa ne mitombo dzeku dhaya.

Mitombo yakudhaya inooneke mumakwasha kana mumakwenzi mitombo yakakosha maningi. Ngenyaya yekuti mitombo iyi inooneka pachena kutoende muchishango kwakutore mishakani yako kwakotokwatisa kwakumwe mvura yacho votopora zviripachena.

Kudaya mitombo yakanaka maningi ngenyaya yekuti imweni yemitombo iyi yatinowona mumakwasha nemumakwenzi ndiyo mitombo inoshandiswa kugadzira mapirisi nemajekisera anonzi mitombo yechizvino zvino. Asi zvinenge zvichibva kumitombo yakudhaya yatayitora mumakwenzi

Mitombo yekudhaya yainga mitombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti mitombo idzi dzaishandiswa kurape hosha dzimweni dzekuti nyangwe nanyamashi mitombo yechizvino zvino haikwanisi kurapa hosha idzona.

Mitombo yekudhaya mitombo yataiona mumakwasha, muzvikenzi nemuzvikwenga. Mitombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti mitombo yaionekwa pachena yaionekwa mahala. Waingoenda muchikwasha vototore mutombo vako wotoshandisa.

Mitombo yakudhaya mitombo yainge yakasimba maningi zvekuti vaiti ukashandisa mitombo iyonayo vaibashinya maningi. Vaizwe kushata nekuvava kwaunenge veiita. Asi vaishanda maningi zvekutoti paizopera zuva vainge vozwa zvirinani.

Mitombo yekudhaya yataiona mumakwenzi kana mumagwasha yainga yakakosha maningi pandaramo dze antu ngenyaya yekuti mitombo yekuti maitotora moshandisa pasina kumbofungidzira kuti tichada kubvisa mari zviro zvotoita zvakanaka pamweni pacho.

Mitombo ye kudhaya yaiva mutombo yakanaka maningi ngenyaa yekuti mitombo yavaito ziya kuti kungo pinda mu chikwasha woto tore mutombo woto usashandisa wotozwe zvakanaka rimweni zuva zino rangu rakatoto reyi ndakango tore ka mudzi pachi kwasha pa ngwenzi kwakutoka tsenge p ndocho tozwe kuti ndanga ndato hlamburika.

Zviro kwazvo ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi pamweni pacho unotoende kotore mutombo mushango totouya kosime pamhatso kuti tikazongozwe kuti pane hosha yabata tinongobude panze kutotore mutombo kwakutousha.

Mitombo yekare zvirokwazvo mitombo yanga yakanaka ngenyaya yekuti, kungopinda mushango, kana kootore chikwenga, mwotouya mwokwatisa kana pane panorwadza, kwaakutomwa mushonga uyani kana kutombuta, kuti panenge peirwadza kana zino ripore.

Mitombo yekudhaya yainge mitombo yakakosha maningi pandaramo dzeantu zvirokwazvo, ngendaa yekuti yaidetsera maningi. Mitombo yekudhaya yanga iri mitombo yekuti maikona kutokwatisa kana imweni waitoirye muchikafu zvoite kuti antu azwe zvakanaka.

Mitombo yekudhaya zvirokwazvo yainga mitombo yaionekwa munzvimbo dzakasiyana siyana imweni yaionekwa mumakwasha imweni muzvikwenzi imweni muzvikwenga imweni yaitoonekehe nemumbuti zvaiye zviro zvakanaka maningi.

Ibarigwinyiso yemene imweni mitombo yekudhaye tinotoziya zvainoshanda. Zvinova zviri zviro zvakanaka maningi ngendaa yekuti akuru edu akatisiire ruzivo rwakakosha. Runoite kuti tibatsirike kana tisingazwi zvakanaka inova iriruzivo rwakakosha maningi.

Mitombo ye kudhaya yaka kosha maningi mu ndaramo dze anhu kunyangwe na zvino ngenya yekuti inoshanda ka kurutu mitombo iyi yakanakira pakuti ino oneka mu nzvimbo dzaka siyana siyana munomona kuiona muma kwenzi ,mu mvura mushango kana kuiona mu mapako zvinova zviri zviro zvaka naka maningi.

Mitombo yekudaya, mitombo yakanaka maningi. Imweni mitombo iyi yayishandiswe kudaya yakatokoshera ndaramo dzevanhu ngenyaya yokuti inobatsira kakurutu. Mitombo iyoyi imweni unotoyishandisa mumvura, mukudlya. Pamweni pacho totoyishandisa pakugezesa kuti tizve zvakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya yataiona mumakwenzi mumashango kana muzvikwenga yanga yakakosha maningi ngenyaya yekuti mitombo iyi imweni inotoshandiswa kutoryiwa yechitopuwa ana echidoko asingaziyi kuti arikutopuwe mitombo yekuti mwiri dzao dzirambe dzakagwinya.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya yainaga mitombo yakanaka maningi zvekuti pamweni pacho mitombo iyi mwaiti mukaishandisa zviro zvaiite zvakanaka zvaidetsere kuti anhu agare akagwinya ndaramo yawo yeindeka.

Mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti mitombo iyi yaitoshandiswa ngeantu ekudhaya ende antu airamba akagwinya . Zvinoonekwa kuti mitombo yakakosha ngeyekuti airarama nguwa yakareba maningi zvasiyana ngezveantu emazuwano .

Ibairi ngwinyiso ye mene mitombo yekudhaya mitombo yainga yakakosha maningi mu ndaramo dze antu ngenya yekuti mitombo iyi yataiona mu makwasha ne mu makwenzi yaiti batsire kuti kana tsingazwi zvakanaka taingo pinde mu mashango mwo totsvake mutombo towu shandisa pachena zvisina kubhadhare mare.

Ibairigwinyiso yemene, mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi ngendaa yekuti imwe yemitombo iyi yaitoshande kurape dzimweni hosha dzisikatokwanisi kurapika ngemitombo yechizvino-zvino. Inyanya yekuti ruzivo rwacho rwechizvino zvino haina.

Mitombo yekudhaya yakabanaka maningi nekuti mitombo yakawanda inobetsera antu mumantaraunda. Imweni yemitombo yekudhaya iyi inotoshandiswa mukuryiva muchikafu zvekuti imweni inotoiswe muchikafu. Inotoita kuti chikafu chiryive chichitapira zvinonaka maningi.

Mitombo yekudhaya yainga mitombo yakanaka maningi mazvirokwazvo, Kazhinji-zhinji kacho yaishandiswa kugadzira maguchu ekuti antu aizonwa echisimbisa nyama kuti antu azwe zvakanaka.

Zviro kwazvo ibarigwinyiso remene mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi nekuti nyamashi amweni antu achiri kutoifarira zvisingaiti nekuti umweni mutombo unotoshandiswe kuryirwa muchikafu Kuti zviro zviite zvakanaka.

Mitombo yekudhaya yaionekwe mumakwenzi mumashango kana zvikwenga yakakosha maningi muntaraunda mwedu ngekuti kuti tizoone mitombo yechizvino-zvino ndokwakabva ruzivo rwacho kumitombo yekudhaya.

Mitombo yakudhaya mitombo yaizikanwa ngesimba rakawanda maningi. Ngenyaya yekuti vaiti ukabatwa ngehosha kukamwa mitombo yakudhaya vangausingambo pedzi nguva yakareba usati votozwe kuti ndaramo yakuite zvakanaka.

Mutombo yekudhaya yaiva mutombo yakasiyana siyana maningi imweni yainga yekutsenga imweni iri yekumwa imweni iri yekumvota mukanwa imweni iri yekutsukutia asi yanga yakakosha yaibatsira maningi .

Mbo yekudhaya yainga mutombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti mitombo iyi yaishandiswa kurapa zviro zvakasiyana siyana waikone kutoina Pachikwasha muchikwenzi kana zvikwenga pamweni pacho yanga itori paberere.

Mitombo yekudhaya yakanaka maningi ngenyaya yekuti yakutoita kuti antu awane mabasa maningi anode ruziwo rwemitombo yekudhaya akutondotsvage mitombo ototengesa zvinoka zviri zViro zvakanaka maningi ngenyaya yekuti anyh akuone mare ngenyaya yeruziwo rwainenge ainarwo

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka maningi ngenyaya yekuti mitombo yekuti unoiona pachena. Munenge muchiziya kuti mutombo wandiri kutoshandisa uyu wakagadzirwa ngemutu wakatai, zvasiyana nemitombo yechizvino-zvino yekuti inenge yakanyorwa nemazita atisingatozii.

Mbo yekudhaya mutombo yakanaka maningi ngenyaya ywkuti yaishandiswa zvakasiyana siyana imweni mutombo yaikone kushandiswa kuite yekumwa imweni yaikwatiswa imweni mutombo mwaiite zvekutsenga asi kupera kwazvo zvese anhu aizozwe zvakanaka otoite otite muono wakanaka pakuti anenge ahlamburuka e.

Mitombo yekudhaya yainga mitombo yakanaka ngenyaa yekuti imweni yemitombo iyi yaitoshandiswa kuise muchikafu zvekuti kana ana echidoko anenge eitya mitombo anga asikatozviziyi kuti taisirwa mutombo muchikafu.

Mitombo yekudhaya yakanakire pakuti mitombo yaionekwe mahara muntu waingopinde mugwasha otoende pachikwenzi nemushango kotsvake muti wake unenge weida kuti aurape hosha inenge yeimushungurudza.

Zviro kwazvo mitombo yekudhara yainga mitombo yainga yakakoshera antu mundaraunda mwawo zvekuti nyangwe nanyamashi mitomboyo yakakosha ngenyaya yekuti inoonekwa pachena aiendi kunotengwa kana kubvisirwa mari.

Mutombo yechizvino zvino yasiyane nemitombo yekare nenyaya yekuti mutombo yekare pamweni pacho yaitoshandiswa kuiswe muchikafu anhu asingatoziii pamweni pacho mwaitorye mutombo mweiti muri kurye chikafu zvinove zviri zviro zvakanaka maningi.

Mitombo yekudhaya zvirokwazvo mitombo yakanaka maningi ngenyaya yekuti inobatsira madzimai anenge akazvitakura pakuti akwanise kugadzira nzira kuti kana oende kozvara hazviiti zviro zvakashata mwana..

Mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi muntharamo dzevanthu ngenyaya yekuti mitombo iyi inoshanda kakurutu pamweni pacho inotoshanda kupinda mitombo yechizvino zvino ngenyaya yekuti mitombo yechizvinozvino yakagadzirwe kubva muruzivo rwemutombo wekare.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka maningi ngenyaya yekuti mitombo iyi yaishandiswa kurapa hosha dzimweni dzekuti kunyangwe nazvino mitombo yechizvino-zvino aikwanisi kurapa hosha idzona.

Mitombo yekudhaya yainga mitombo yakakosha maningi, ngenyaya yekuti zvirokwazvo ,mitombo yaioneka pachena. Zvaazvisina kuti unoenda kuchibhedhleya kana kuchitoro zvekutenge mitombo, asi imwe yaitooneke pachena mumakwasha.

Mishonga yekudhaya mishonga yakakosha maningi ngenyaya yekuti kuti mishonga yechizvino zvino inge iripo ruziwo rwekugadzira mitombo yechizvino zvino rwakabva pakuziya mitombo yekudhaya.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka maningi ngenya yekuti mitombo ino batsira zviro zvaka wanda maningi imweni ye mutombo idzi ino shandiswa kurape zvisasa ku chenese mazino neku rapa antu anenge achizwe mundani.

Mitombo yekudhaya yainga mutombo yanga yakanaka maningi ngekuti pamweni pacho antu aitorapa hosha achirya chikafu chainga nemutombo yainyaya kuti antu airye midzi muchikagu chawo zvaiwe zviri zviro zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene mitombo dzekudhaya dzichiri kushandiswa maningi ngenyaya yekuti imweni yemitombo iyi inenge irimukatimwechikafu chimweni chatinorya musingatozvizi asi zvakakosha maningi ngenyaya yekuti pakurya kwatinoita mitombo tinenge tichizvirapa hosha dzimweni dzetisingazii.

Mitombo yekudhaya yanga yakakosha kuti vakuru vedu vekudhaya vaitosima mitombo iyani nemubererre ngenyaya yekuti yaibetsera maningi zvekuti kana mudumbu marwara ndaramo yaikasira kubatsirika asati aenda kuzvibhedheya.

Mitombo yekudhaya kamushandisirwe kayaiita kainga kakanaka maningi ngenyaya yekuti waitoziya kuti mutombo uyu urikushanda sei ende zvaiya zvakanaka ngenyaya yekuti antu ekudhaya airarama nguwa yakareba maningi kupinda nguwa yakurarama echizvino-zvino.

Ibari gwinyiso yemene kamushandisirwo kaiitwa mitombo dzakudhaya kaingakaka kosha maningi ngendaa yekuti zvaiite kuti antu agare ane ndaramo dzakanaka maningi. Zvirokwavo antu aiswere achirye chikafu chine mitombo zvaiite kuti mwiri dzavo dzigare dzakagwinya.

Ribaari gwinyiso remene mitombo yekudhaya ichiri kutoshandiswa maningi nenyaya yekuti mitombo idzi dzinoshanda zviro zvakatikoshera maningi imweni yemitombo idzi dzirikushanda maningi ngenyaya yekuti dzirikubatsira anhu kuti azwe zvakanaka ndaramo dzawo dzeirambe dzeyiende mberi....

Ibari ngwinyiso yemene mitombo yekudhaya yaishandiswa nemingi ngenyaya yekuti yaizikanwa nekuti mitombo yakasimba maningi inobatsira kuti antu azwe zvakanaka ende mitombo. iyi yakanaka maningi nekuti ndiyo yakabatsira kuti pagadzirwe mitombo yechizvino zvino.

Ibari gwinyiso emene mitombo yekudhaya irikutoshandiswa maningi ende iri kutoita yechitobatsira antu mundaramo dzavo zvisinei nekuti pamweni pacho mitombo iyi inenge yechizi aisi mitombo kwayo, yakakosha maningi nekuti ndaramo dzeanhu dziri kuramba dzichiite zvakanaka anhu echikobatsirwa zvakanaka.

Kamu shandisirwo kaitwe mitombo yekudhaya kainge kakakosha maningi ngenyaya yekuti mitombo yaioneka munzvimbo dzakasiyana siyana yanga isingabvisirwi mare kana kuenda kundotengwa muzvitoro zvinotengesa mitombo izvi zvanga zviri zviro zvakakosha maningi.

Ibari gwinyiso yemene kuti ndaramo yedu irambe yakasimba zvinotode kushandisa mitombo yekudhaya imweni yemitombo iyi yakabanakire pakuti mitombo yatinoshandisa pakurye chikafu chedu zvinova zviri zviro zvakanaka kuti tinotorye mitombo pamweni tisingatoziii zvinoite kuti ndaramo dzedu dzigare dzaka..

Mutombo yekudhaya mutombo yakakosha maningi nenyaya yekuti ichiri kungoshandiswa mumhatso dzedu ma ntaraunda medu mutombo yekuti ukaipuwa ukaishandisa ikashanda zvakanaka unobaazwa ndaramo yako ichiti.

Zvirokwazvo, ibairigwinyiso yemene, imweni yemitombo yaishandiswa kudhaya ndomitombo yatinotorye muchikafu tisingaziyi, asi tinotorya. Ndiyo inotoita kuti tigwinye, tisikatoziyi kuti tirikurye mitombo teiti tirikurye muriwo.

Ibari gwinyiso remene rimweni zuwa ndakatoti ndeisvika kumusha mbuya angu akatoti muzayawee chimbondopewo mgwada angu tipinde mushango undiperekedze ndotsvake mitombo ngendaa yekuti zino rawo rairwadza ndakatofunda maningi ngendaa yekuti mutombowo ndanga ndisingatouziyi.

Mitombo yekudhaya yanga iri mitombo yanga yakapfuma maningi ngenyaya yekuti mitombo iyi yaiwonekwa zviri pachena , zvisina kutorerwe mari kana kuzi ngatitange tabvisa mari kuti timupe mutombo kuti murapwe.

Mutombo yekudhaya kamushandisirwe kwayaita kanga kangakakanaka ngekuti ruzivo rwairamba rweputation vana vachidoko zvihamba zvakadaro kuti mutombo inoshandiswa sei zvairamba zvichita kuti vandu varambe veishandisa mutombo .

Mitombo yekudhaya inouya netsvimbo dzakasiyana siyana nemhando dzakasiyana siyana imweni dziri midzi dzinocherwa mumavhu Ari mashakani anokwatiswa kuti zvinhu zviite zviri nane.

Mitombo yedhaya yainga mitombo yakasimba maningi zvekuti anambuya edu nana sekudu edu airarama makore akawandisa zvinoreva zviro zvekuti mitombo yechizvinozvino aina simba ngenyaya yekuti atichakwanisi kusvika pamakore avai rarama.

Mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti mitombo yaishandiswa kuti antu aite zvakanaka zvirokwazvo mitombo iyi ndiyo yakashandiswa pakugadzira mitombo yechizvino zvino .

Mitombo yekudhaya yeishandiswe kurapa zvirwere zvakasiyana -siyana. Zvinetenge zviro zvisingachashandi mazuwa ano ngenyaya yekuti ruzivo rwacho rwurikudzikira chete asi ruzivo rwemitombo iyi rwakangarwuriyo rwanga rwakapfuma maningi mazuwa acho.

Kamushandisire kaiite anasekuru edu naanambuya edu mitombo yekudhara kainge kakangwarira, ngenyaya yekuti aitosima imweni mitombo yacho pambatso zvinoreva kuti kana muntu akazwa zvisina kunaka aingotora mitombo otoshandisa

Mitombo yekudhara yooneka muma kwenzi ngemumakwasha ichiri kungoshanda kunyangwe zvazvo echizvino zvino aakuti atidi kuishandisa asi kuti mitombo yechizvino zvino inga iripo ruzivo rwacho rwakatobva iyona mitombo yekudhaya.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka maningi ngenyaya yekuti mitombo yekudhaya ndiyo yaishanda antu asingazwi zvakanaka and ndiyo mitombo yakaita kuti mitombo yechizvinozvino zvino igadzirwe ngenyaya yekuti ndo kwakabva ruzivo rwacho.

Kamishandisirwo kaiitwa mitombo yakudhara kainga kaka ngwarira ngenyaya yekuti akuru edu pamweni pacho aitotora mutombo uya otouya kousime pamhatso. Zvaiva zviri zviro zvakanaka maningi kuti vozwe panopanda vangausingazomboshipiki kupinde mugwasha.

Zvirokwazvo gavakava chiro chakanaka maningi ende ubaari mushonga mukurutu ngendaa yekuti unoshanda zviro zvakawanda maningi. Unoshanda kuarape mundani, kurape zvisasa, kurapa antu anenge achizwa kunga anode kurutsa, unorape zviro zvakawandisa maningi.

Zvirokwazvo mitombo yekudhaya amweni anhu anotoikoshesa ngenyaya yekuti mitombo inorapa zvekanaka zvisina kuzowedzerahe chirwere chimweni pamusoro zvinoite imweni mitombo yedu yechizvino-zvino.

Mutombo yekudhaya kazhinji kazhinji yainyanya yaihambirwa mumakwasha asi ikozvine yatokusimwa muberere dzemhatso kuti munhu akasanzwa zvakanaka unongobuda mumhatso otorya mutombo otoushandisa otonzwa zvakanaka.

Mitombo yekudaya, yayinga mitombo yakanaka maningi ngenyaya yekuti zvirokwazo mitombo iyi yayiwonekwa pachena pasina muripo kana kubhadhara mari. Wayitoyende mugwasha kana muchikwenzi kutotora mutombo wako woyende kumhatso woshandisawo zvakanaka.

Zvirokwazvo ibari gwinyiso yemene, imweni yemitombo dzekare dzinoshandiswa igavakava. Mutombo uyu wakakosha maningi ngenyaa yekuti unorapa zvakawandisa. Unorape mundani, unorape zvisasa, unorape kukwakwatika kwehope.

Ibairi ngwinyiso yemene mitombo yedu yekudhaya yatinoona muma kwasha muma sango mu makwenzi kana zvikwenga yaka kosha maningi ngenya yekuti zviro kwazvo kakurutu mutombo usinga tengeswi munoi ona pachena.

Mitombo yekudhaya yainga mitombo yakanaka maningi zvekuti anambuya nanasekuru edu aitoushandisa ende zvinooneka kuti mitombo iyi yaive yakasimba ngezvekuti ari kurarama nguwa yakareba kupinda isusu echidoko zvinoratidza kuti mitombo yaaishandisa yainga mitombo yakasimba maningi.

Zviro kwazvo ibari gwinyiso yemene anhu ekudhara ainge anhu anga akagwinya maningi nenyaya yekuti aishandisa mutombo yekudhaya kusimbise nyama nekusimbise ndaramo zvaiya zviri zviro zvakanaka maningi.

Mitombo yekudaya, inoyita kunge isisina basa maningi, ikozvino ngenyaya yekuti kwanemitombo yechizvino zvino. Asi kuti mitomboyo iwanike zvirokwazvo, ruzivo rwakabve kumitombo yekudaya.

Mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakakosha muntaraunda nemundaramo mweantu maningi ngenyaya yekuti mitombo iyi yaishanda kurapa antu kana achizwa hosha dzenge dzakaomarara ende zvainatsira muntaraunda ngekuti yainga mitombo inooneka mahara isingabvisirwi mare.

Kwazvo ibaari gwinyiso yemene ,mabasa ari kuwana anhu mazuwa ano ngeekushanda kugadzirisa kuti mitombo yekudhaya itange kushandiswahe neruzivo rwuyani kuti rwutange kushanda nekusima mitombo yekudhaya yakaita unge magavakava.

Mitombo yekudhaya yainga mitombo yakanaka maningi kazhinji kacho mitombo iyi imweni yaito kuyiwa kuyiwa kuti iite upfu kuti yoiswe muchikafu inoiswa muchikafu zvakanaka maningi.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka maningi ngenyaya yekuti imweni yemitombo iyi yaishanda kurapa zvirwere nehosha dzekuti kunyangwe mitombo yechizvino-zvino aikwanisi kurapa hosha iyoyo.

Mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti mitombo iyi dai papasina todai tisina kumbobvira takakwanisa kugadzirirwa mitombo yechizvino zvino yakurape hosha zvinoenderana nezvaunenge uchizwa nguwa yacho.

Mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi rimweni zuwa ndakatoti ndasvike kumusha ndochotozwi ndimbuya angu chimbondipawo magwada aya timbopinde mushango muzaya wangu timbootsvake mitombo nenyaya yekuti mirenje dzangu dzaibaarwadza.

Mitombo yekudhaya yainge mitombo yainge yakanaka maningi ngendaa yekuti pamweni pacho taitogadzira mufushwa, totousanganisa nechikafu chedu chetinenge teirya, totoryira mutombo muchikafu zvotoita zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene mitombo yekudhaya mitombo yakanaka maningi .Zvinoita kunge zviro zvenando asi mitombo iyi yakanakira pakuti munoiona mahara. Mitombo isingatengwi munongoenda kugwasha kana kuchishango kwakutotora mutombo uyoyo kwakutouya kwakutoushandisa.

Ibari gwinyiso remene mitombo inoita kunge mitombo yakashata asi mitombo yakanaka maningi ngekuti unongoenda pachikwenzi kutsvake muti waunenenge uchida kushandisa paunenge usinganzwi zvakanaka wotokwatisa wotomwa wotinzwa zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yedu yekudhaya yekuti tinoona mumakwasha kana mumasango kana mumakwenzi yakakosha maningi ngekuti mitombo inowanika pachena mitombo isingatengeswi yekuti unongopindawo mumashango wotsvaka wotouya weishandisa.

Mutombo yekudhaya mutombo yakanaka maningi ngekuti kubaatoiona pachena ende izvi mazuwa ano anhu akuetoenda koitore mushango nemumakwasha achiuya nayo achisima pamhatso kuti antu kurwara aashupiki achitsvake mu .

Mitombo ye kudhaya mitombo ino shanda maningi mitombo iyi yaka nakira pakuti ayi tengeswi unongo endawo mushango woto ende ko tsvake gwenzi ra unenge weida woto kwatisa kwa kutomwa kana riri zino woto pfudha kuti riite zvakanaka.